Kuqakathekile ukunanzelela izigaba lapho abantwana okufuze bahanjiswe emtholampilo ukuze banikwe imithi yokuzivikela emkhuhlaneni ethile etshiyeneyo. Kuqakathekile njalo ukubonukuthi abayeqisi iminyaka lapho okumele bekwenze lokhu.

Abantwana abancane kumele bahlatshwe amajekiseni ukuze bavikeleke emikhuhlaneni ehlukuluza abantwana enjenge mkhuhlane wendingindi leminye imikhuhlane ehlasela abantwana abancane. Bayahlatshwa nje ukuze bazivikele. Bayahlatshwa ngezinyanga langamalanga atshiyeneyo nxa bekhula.

Kulemikhankaso lembuthano eyenziwayo ngamazwe ukuze batshengisane njalo batshelane ngemikhuhlane eyingozi eyande ukuhlasela abantu. Lokuthi bakhangele ukuthi imikhuhlane leyi igxile ngaphi kuwaphi amazwe njalo kungaphi lapho engcono khona ngendlela ezitshiyeneyo.

Abantwana abancane bayahlatshwa amajekiseni ukuze bazivikele emikhuhlaneni ehlasela abantwana. Imikhuhlane enjenge ndingindi. Nxa belatshwa abantwana bayahlatshwa ngezinyanga langamalanga kusiya ngokuthi yisiphi isikhathi lokuthi yiphi ijekiseni abamele bayihlatshwe.

Kulemikhuhlane edinga ukuthi labo abawonga abagulayo bazivikele ngokufaka impahla ezakwenza bangenelisi ukuthola umkhuhlane leyo. Imikhuhlane ethathelanayo enjengabo-covid, ethi lapho ungavelafika uhlale eduzane lomuntuolayo, lawe susiba lawo, Kumele uzivikele ngokugqoka impahla ezikuvikelayo ngasosonke iskhathi.

Ukuhlanzeka kusukela lapho umuntu esenelisa ukubakwazi ukuthi kumele ageze njani izandla ngesikhathi esithile. Kuqakathekile ukulandela indlela ezisetshenziswa ngabempilakahle ekugezeni izandla ukuthi umuntu bengatholi imkhuhlane ikakhulu leyi etholakala emoyeni.

Imikhuhlane ethelelwana ngokuhlangana kwabantu ezindaweni ezithile idinga ukuthi abantu bezivikele ngendlela ezithile abantu kumele bezivikele ngokuzivala ukuze bengawutholi umkhuhlane bazivikele njalo ngokuba leqiniso ukuthi endaweni lapho abahlala khona kuyathelwa umuthi ukuze imkhuhlane le ingafinyeleli ebantwini

Nxa kulesifo esithe savumbuluka njenge Corona abantu kuyabe kumele behlatshwe amajekiseni ukuze babavikele kulowo mkhuhlane. Ngakho ke esikhathini esinengi kuyayenziwa imikhankaso lapho oMongikazi abahamba khona endaweni ezitshiyeneyo behlaba abantu ukuze bazivikele kuleso sifo esiyabe sithe savuka.

Abezempilakahle bayaxoxa ngemikhuhlane ethile ehlukuluza abantu ,ikakhulu eyabe ingcwele yamamatheka endaweni enkulu ezigabeni ezitshiyeneyo. Abezempilakahle bayakhuluma ngemikhuhlane le ukuze abantu baxhwaye, bananzelele njalo bayenze okumele bakwenze ngendlela eqondileyo.

Ukugijima yikuzelula okuhle kungakhathalekile ukuthi kwenziwa ngabantu abangakanani. Laloba abantu sebekhulile kakhulu benelisa ukugijima bezelula ukwenzela ukuthi imzimba yabo ibesesimeni esihle njalo lokugijima besenza imincintiswano kuyavuma kungakhathalekile ukuthi abantu bakuliphi ibanga.

Kwakekwabalesikhathi sekhorona lapho abantu bonke kwakumele bahlatshwe amajekiseni ukuze bazivikele kulowo mkhuhlane abantu abanengi bahlatshwa kungoba kudingakala ukuthi bazuze imvikelo ezabancedisa ukuze umkhuhlane lo ungahambilabo

Umkhankaso wokufundisa ngezempilakahle lapho abantu ababuthelelwa khona endaweni eyodwa bebesebetshelwa ngemikhuhlane ethile ebahlukuluzayo ebahluphayo imikhuhlane eyabe ihlupha jikelele yiyo eyande ukuxoxwa ngayo emkhankasweni eyenziwa nxa abantu bebuthene.

Ukuhlanzeka yinto eqakathekileyo empilweni yabantu, okugoqela lapha abathola khona amanzi okunatha. Amanzi ayabe emele ebe ehlanzekile. Kungaba sempompini kungaba sesibhoraneni kodwa amanzi kumele ahlanzeke, abantu lapha abahlala khona kuhlanzeke lempahla zabo lazo zihlanzeke.

Emakhaya kuqakathekile ukuthi kuhlanzeke abantu bahlale endaweni ehlanzekileyo njalo banathe amanzi ahlanzekileyo ngokuyadinga amanzi ahlanzekileyo lapho okulendawo ezilungisiweyo kuhlezi lamanzi ahlanzekileyo abantu abangawanatha.

Amanzi ahlanzekile aqakathekile ebantwini. Ikakhulu emaphandleni. Yikho bebesenzelwa izibhorane, ukuze bathole amanzi amahle, ahlanzekileyo, ayabe ephuma esibhoraneni, kapha abantu abakha khona amanzi. Besiya emzini yabo. Amanzi ayimpilo. Yikho abantu kumele bahlale belawo.

Kulenhlelo ezithile ezigoqela ukukhangelwa kwabantwana lokuhlabiswa kwabo ,lokuthontiselwa kwabo imithi etshiyeneyo okwenzakala emhlabeni nje jikelele ukuze abantwana bakhule bephilile ,bakhule beqinile bengahlaselwa yimikhuhlane.

Kulemfundiso ezenziwa ebantwini abakhaliphe ngezempilakahle ukwenzela ukuthi kuzwisiseke ngemikhuhlane eyabe ikhona. Inhlanganiso lezi ziyahlangana zixoxa zingamazwe atshiyeneyo ukuze abantu bemazweni atshiyeneyo bakuzwisise ngendlela efananayo.

Ezikolo kuyadingakala ukut kufakwe indawo lapho abafundi abageza khona izandla ngezikhathi ezitshiyeneyo indawo lapho abangageza khona loba bevela ezambuzini indawo abageza lokunatha khona amanzi ahlanzekileyo lokho kuyanceda ngoba kuyenza babelempilakahle ehlanzekileyo begagula guli behlale bejabulile befunda kuhle

Ezindaweni okungela zibhedlela lamaklinika kwesinye isikhathi kuyafakwa amakilinika afikayo abunje nje ukuthi abantu bancediswe beyelatshwe besuka eduzani. Indawo lezi zilungiselela ukuze wonke umuntu ayenelise ukufinyelela athole uncedo emtholampilo

Kuyadingeka ukuthi indawo lapho abantu abayelatshwa khona zibekhona zibe zinengi ukuze abantu bengatshoni behlezi besemzileni belindele isikhathi sabo sokuthi bancediswe bayelatshwe. Nxa indawo lapho abantu abathola khona impilo zingaba zinengi kwenza ukuthi abantu bengahlali isikhathi eside bona bevele bengezwa kuhle.

Abantwana abancane labo kumele bafike emtholampilo bathole usizo ezigabeni ezitshiyeneyo. Kungabe kuyikuthi balimele kumbe bayagula kumbe kuyini okubakhathazayo abantwana kufanele bahambe ezibhedlela bayehlolwa ngodokotela bathole uncedo.

Amanzi ayimpilo njalo kuqakathekile ukuthi lapho abantu abahlala khona emadolobheni lapho okulezimpompi eziphuma amanzi zihlale ziphuma amanzi ukuze amanzi azo abe ehlanzekile ahlolwe abengamanzi enelisa ukuthi anathwe ngendlela eziqondileyo impompi ezihlala zingela manzi ziyarusa lokhu kubangela ukuthi kube lemikhuhlane ethize lapho nxa sekubuya amanzi

Abantwana abancane kumele benikwe ukudla okuqondileyo ngasosonke isikhathi njalo kumele bahloliswe bahanjise bayehlatshwa lokuthontiselwa imithi okumele bayithontiselwe lokuhlatshwa emabangeni abo wokukhula, abantwana abancane kuqakathekile ukuthi baphiwe yonke impilakahle abayidingayo

Kule mikhankaso enziwayo mayelana labantu abangaphilanga kuhle engqondweni. Imikhankaso leyo yenziwa njengembuthano okuthakazelela unsuku labantu laba. Imikhankaso leyo iqhakathekile ngoba yenza abantu bakuzwisise ukuthi kumele babaphathe njani abantu abale mikhuhlane yengqondo.

Abantu abugula umkhuhlane wengqondo abadinga kunakekelwa kakhulu ngoba nxa benganakekelwa bayacabanga umkhuhlane lo ubulokhu ukhula ngamandla kodwa benganakekelwa kuhle bephiwe lamaphilisi abo okumele bewanathe futhi njalo bewanathe ngesikhathi esiqondileyo uyadeda nje wehle.

abantu abalemkhuhlane yenqondo bayanakekelwa esibhedlela imithi etshiyeneyo njalo begcinwe behlanzekile bengafani lalabo abahlala ezitiridini ezibhedlela abagulayo bayakhangelwa banakekelwe banikwe amaphilisi ukuze inqondo zabo zithundubale

Kulokungumtshina okutshengisa ukuthi umuntu ongumama ozithweleyo kumbeni hayi, okungumtshina lokhu nxa ukhangela kuyabe kulemizila, kungaphuma umzila owodwa umuntu uyabe engazithwalanga kungaphuma imizila emibili okutshengisela ukuthi umuntu uzithwele.

Kulrezindawo lapho abantu abagula ngengqondo abande ukuthi baphiwe khona imfundiso yokuthi baziphathe njani likuzwisisa. Lokhu ngesilungu okuthiwa yikhanselingi, ikhanseling iyenziwa ukwenzela ukuthi bangaziboni ingani balahlekile.

Kulama kiliniki akhangele ngokulaya abantu ngokwempilakahle ikakhulu labo abalo mkhuhlane wengqondo, kuqakathekile ke ukuthi nxa ulawo lowu mkhuhlane uvakatshele lawa makiliniki ukuze uyethola uncedo ngendlela eqondileyo, asambeni siyephila ngokufananayo.

Kulesibhedlela endaweni lapho ezingavalwa khona ezisebenza kusukisela ekuseni kuze kuyekuba yikuseni yelanga elilandelayo . Izibhedlela lezi ziyancedisa kakhulu ngoba iloba ngasiphi isikhathi umuntu engagula uyahamba ayeyelatshwa kuleso sibhedlela .Ziyandise nje ukuba yizibhedlela ezitholakala endaweni ezithe gqagqa

Nxa singena ezibhedlela siyafica kufakwe amagwaliba atshengisela imfundiso ezitshiyeneyo. Kusiya ngokuthi kuyini okumele kwenziwe ngalesosikhathi. Amagwaliba angatshengisa ukuthi abantukimele bageze izandla zabo, ukuze bazivikele kumagcikwane, angahlala ezandleni.

Abantu nxa besiya esibhedlela lapho okwelatshwa khona abantu bandise ukuthi baphathwe ngendlela ezitshiyeneyo lokutshengiswa lapho okumele bayekhona kusiya ngokuthi umuntu ugula okunganani. Labo abahamba ngamawilitsheya loba bayaphiwa ithuba labo eleneyo maqala ukuze belatshwe masinyane babuye emakhaya.

Abantwana abancane kumele behanjiswe emakilinika ukuze bayehlolwa njalo banikwe imithi okumele beyikwe lamajekiseni okumele bewaphiwe. Yisikhathi lapho bekhula ngezinyanga ezitshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi omama bakuzwisise ukuthi kuyini okumele bakwenze ukuze abantwana bavuke bempilakahle ekukhuleni kwabo.

Amabhakane atshengisa lapho okulesibhedlela, ayadingeka, ngoba ayatshengisa abantu abangezwa kuhle bengajayelanga, ukuthi babekwazi ukuthi isibhedlela. singaphi. Ukuze bangathi babe lohlupho, benelise ukuthi bafike. Bathole usizo.

Ezibhedlela zindawo lapho othola khona abagulayo abantu ababe bedinga khona usizo lokuthi bebone omongikazi lamadokotela belatshwe ukuze imikhuhlane yabo ibengcono njalo zindawo lapho osithola khona abantu abangezwa kuhle bechelesile ngoba bezuze usizo abaludingayo.

Emakilinika kulemitshina eyehlukeneyo lezindawo lapho okubukwa khona izinto njalo kulamaphepha alembiko etshiyeneyo anikezwa abantu kumbe abekiweyo emdulwini ukuze abangenayo babale ngendlela efaneleyo. Asibaleni sonke ukuze sibelolwazi.

Esikhathini esinengi izivalo zezibhedlela zejwayele ukuba ngezivula kabili ukwenzela ukuthi abayabe behamba benelise ukuthi bahambe, abayabe behamba ngamawili tsheya ,abahamba ngemibheda labo benelise ukuhamba, ukungena lokuphuma esibhedlela.

Omongikazi bayabhoda esibhedlela bekhangela laba abalele embedeni abagulayo bebanika amaphilizi lemithi ngezikhathi ezithile ezifaneleyo lokho kuyenziwa ukuthi izigulane zinathe imithi yazo okuyabe kumele ziyinathe ngesikhathi esifaneleyo njalo ngendlela eqondileyo

Esibhedlela, lapha abafundela ukuba ngodokotela kumbe ngomongikazi. Bayafundiswa ngodokotela asebeqed8le. Besebenzisa izigulane eziyabe zibuyile edibhedlela. Bafunda bekhangele okuyikho. Bekhangele izigulane, ngendlela eziyabe zigula ngayo.

Abafundela ubumongikazi lobudokotela bayasebenzisa nje loba izithombe ezithile ukuze lokho abafisa ukuthi bakukhangele, bakukhangele bakubonisise kuhle ekufundeni kwabo. Ayisiso ngasosonke isikhathi lapho abadinga khona abantu. Kwesinye isikhathi bayasebenzisa nje izithombe ezibanika umfanekiso walokho abakudingayo.

Abafundi abafundela ukuba ngodokotela kumbe omongikazi .Nxa befunda labo bayafundiswa ukukhangela imitshina ukuze bebone amagcikwane amancane ngemtshina lapho ekhulisa khona amagcikwane abe makhulu. Bebesebebona ukuthi ligcikwane elinjani njalo liyenzani ukuze lihlukuluze umuntu ogulayo .

Abafundi befundisa ngezempilakahle ukuze benanzelele ukuthi kuyini okumele bekwenze labangamelanga bekwenze, ikakhulu lapho befundela kumbe ubumongikazi kumbe ubudokotela kunengi abakwenzayo ngesikhathi lapho befunda okutshengisa ukuthi babe lolwazi oludingakalayo olupheleyo.

Eskolo abafundi bayafundiswa ngezifundo zempilakahle ezenza bebekwazi ukuthi kumele baziphathe njani, kungaba semacansini kungaba sekuphileni nje kungabe kuyindlela abahlezi ngayo ukuze bazwisise ngokuqakatheka kokulondoloza impilo zabo imihla ngemihla

Ukufundisa ngezempilakahle kuqakathekile ngoba kwenza labo abafisa ukwenza kumbe ukuthatha imithi bayithathe ngendlela eqondileyo ngoba befundisiwe njalo batshengiswa ukuthi kuyini okumele bakwenze, kuyini okungamelanga bakwenze ekuphileni kwabo lekuthatheni kwabo imithi ikakhulu imithi yesikhiwa le esincedisa ekuphileni kwethu kwansuku zonke.

Abafundela ukuba ngodokotela ngasosonke isikhathi bagqoka kuhle. Bayabe bemhlophe phezulu ukuze babonakale njalo bahlala bethwele okuyintanjana kwensimbi abakusebenzisa ukuhlola abagulayo ukuze bezwe ukuthi balani ezifubeni.

Ukufundisa abezempilakahle ikakhulu ngokufaka amagwaliba emdulwini eyesibhedlela lezindawo abantu abenelisa khona ukubala. Kuyancedisa emkhankasweni ukufundisa ngemikhuhlane ethize. Ikakhulu imikhuhlane eyabe isihlupha edinga ukuthi abantu babe lolwazi ngayo

Umkhuhlane wengculaza uyandise ukuba lamaConference, ayenziwayo ngamazwe. Bekhangela ukuthi yiwaphi amazwe aphezulu ngawo. Lokuthi yibaphi abantu abalawo abanengi ebangeni elithile. Umkhuhlane wengculaza, uyahlukuluza abantu emazweni wonke. Ngakho ke abantu bayawukhangela kakhulu. Ikakhulu eAfrica lapha, okungalamithi eyaneleyo.

Kulenhlanganiso ezikhangela ngemithetho ekumele isetshenziswe lapho nxa kukhangelwa ngezempilakahle emhlabeni. Inhlanganiso lezi ezigoqela inhlanganiso ezinjenge WHO , lenhlanganiso ezinjenge UNICEF .Abakhangela bencedise ,lapho okudingakala khona imithetho ethile okumele ilandelwe ngezempilakahle.

Ilanga lokukhankasela imikhuhlane yetshukela lapha okudingakala khona ukuthi abantu bebambane izandla batshele abantu ngabobonke obuhloswe ukuthi kwenziwe ngabantu abaletshukela labangakabi layo ukuthi bengabilayo ekukhankaseni lapho

Kulengwadlana eziphiwa abantu ezikhuluma ngempilani yabantu ekumpileni kwabo kwansuku zonke. Ingwadlana lezo zihle ngoba umuntu uyathwala ahambe lazo emzini wakhe. ayebala ezihlalele angahlukumezwa lutho. Ingwadlana lezi zinhle njalo ngoba wonke umuntu uuyafinyelela ukuthi azibhale , zibhalwa ngedimi ezitshiyeneyo ezinengi.

Imithetho yezempilakahle kumele abantu sibeyazi lapho esikhankasa khona ukuze labantu abamele beyelatshwe kumbe abamele bayemtholampilo bahambe besazi ukuthi kulemithetho ethize okumele bayilandele. Kulezinto ezithize okumele beziphawule ekwenzeni kwabo, ekuhambeni kwabo esibhedlela bedinga usizo.

Ithekhinoloji yinto entsha esizweni samaNdebele. Ukusetshenziswa kwayo kutshengisa ukuthi abantu sebefundile okwedlulisileyo . Imifanekiso yethekhinoloji mihle ngoba inika abantu isizatho sokuphila.

Ukuhlanza endlini yinto enhle kakhulu esikhathini esinengi kwenziwa ngomama, nxa bengafikeli lapha abahlanza khona bayakhwela phezu kwezitulo ukuze bengezelele ubude babo basebenze nje ngendlela efaneleyo ethokozisayo.

Ezibhedlela abantu bangayelatshwa bayabhalelwa imithi etshiyeneyo okuyabe kumele bayethatha ezindlini lapho okugcinwa khona imithi. Kule indawo abantu bama emawindini ngoba bengabhodi futhi bengangeni emnyango okulemithi. Imithi yabo bayayiqhutshelwa ngamawindi nxa lowo ophakathi esethe wakhangela wabona ukuthi yiwuphi umhlobo abamele bawuphiwe.

Ezibhedlela lendawo lapho okwelatsha abantu kuyadinga ukuba lamabhakane afakwa phandle atshengisa ukuthi abantu basuka ngaphi besiyangaphi, ngesikhathi befika esibhedlela ukuze isigulane singaqedi isikhathi silahleka sidinga lapho okumele siyekhona.

Ezibhedlela ezingeni kuleziphambano ezitshengisela ukuthi kusendaweni lapho okulatshwa khona abantu. Iziphambano ezibomvu zitshengisela ukuthi zindawo zokwelaphela. Kungaba yesibhedlela kungaba semakiliniki kungaba kumbe kungaphi lapho okwelatshwa khona abantu.

Izindawo lapho okuyelatshelwa khona abantu ezibhedlela yindawo okumele zihlale zihlanzekile. Indawo lezi kumele zihlanzeke zibukeke ngoba ingcekeza ngeyinye yezinto ezibangela amagcikwane abangela imikhuhlane etshiyeneyo ngakho-ke kungahlanzeka abantu bayaphepha nxa babuya esibhedlela.

Abagulayo ezikhathini ezinengi bayahlatshwa ijekiseni kusiya ngokuthi ijekiseni lelo liyabe limele lilapheni kulowo ogulayo. Ijekiseni yinto abayisebenzisa ukuthoba masinya umkhuhlane, ukwedlula amaphilisi ngoba kuhle kungene kungamanzi aya egazini.

Ezibhedlela kula ambulensi asetshenziswa ukuthatha izigulane endaweni ezitshiyeneyo lapha eziyabe zingezwa kuhle khona. Ama ambulensi lawa ayabhadalwa kusiya ngokuthi umango owahambayo unganani, ahlala nje elindile ngoba abantu begula kusukusela endaweni ezitshiyeneyo njalo bahlala bebizwa ukuthi bezokhangela lezo zigulane.

Izigulane nxa sezithe zabonwa ngodokotela bazelapha bazitshela ukuthi badinge imithi enjani esibhedlela kulendawo lapho abahamba khona besiya thatha imuthi eyehlukeneyo imithi leyo bafika besima ewindini lapho okugonjolozelwe khona baphiwe imithi ngulowo oyabe ephakathi kwaleyondlu

Ezibhedlela lendawo lapho okukhangelwa khona abagulayo. Kulendawo lapho abagulayo abalaliswa khona nxa begula kakhulu. Kuthi abanye abayabe bengcono beselatshwa babuyele emakhaya, kusiya ngokuthi imikhuhlane yabo ingaluphi uhlobo. Abantu lana bayalaliswa embhedeni njalo banikwe konke abakudingayo ngeskhathi.

Abantu nxa besiya dinga uncedo emakilinika loba esibhedlela bafika bahlale emzileni belinde ithuba labo lokuthi bebone udokotela kumbe lamanesi lokhu kuyenza indlela abantu abasebenza ngayo esibhedlela ingabi lokuxokozela ngoba omunye lomunye ezuza iskhathi sakhe sokuthi angene ngemva kokuhlala emzileni

IRedcross yinhlanganiso ebona ukuthi abantwana abancane abasezikolo, ikakhulu abesemfundweni yaphezulu ema- university bayafundiswa ngendlela yokuzihlenga, lapho belimele. Besalinde ukuthi bahanjiswe ezibhedlela. Ukwenzela ukuthi muntu abe eyenze okuqondileyo, ukwenzela ukuthi angathwali nzima kakhulu.

Kuyadingeka ukuthi ezibhedlela lapho abantu abagulayo abalaliswa khona kuhlanzeke , ekuhlanzekeni kwakho ,odokotela labo bafike babone ukuthi izigulani zabo zisendaweni eqondileyo njalo zisendaweni ehlanzekileyo .Bebanike imithi yabo ngendlela langeskhathi esifaneleyo.

Umongikazi uhlola ingane eleleyo ukuze kutholakale ukuthi kuyini okuyihluphayo .Umongikazi ukhanya egxumeke imitshina etshiyeneyo emntwaneni lowu ukubona lapho okusuka khona uhlupho emzimbeni wakhe

Kulezikolo zokufundela ubudokotela lobumongikazi endaweni ezitshiyeneyo zamazwe ikakhulu lapho abayabe beyenze kuhle befisa ukuthi bafundele ukuba ngodokotela kumbe ukuba ngomongikazi.

Ezibhedlela yindawo lapho abantu abahlolwa khona ngendawo ezitshiyeneyo imikhuhlane ebahluphayo. Omongikazi bayabakhangela ngemitshina etshiyeneyo, odokotela labo babahlole ngendlela yabo eyahlukileyo lapho abadingisisa khona ukuthi babone ukuthi kuyini okuhlupha abantu ababuya kulezindawo zemtholampilo bezodinga uncedo.

Ebantwini abagogekileyo kulempahla zokusebenzisa ezitshiyetshiyeneyo, ezibancedisa ukuthi bayenelisa ukuphila impilo epheleleyo .Impahla ezinjenge nyawo ,izandla insimbi lakho konke okutholakala emtholampilo okwenza abantu abagogekileyo ,babelempilo eyenelisa ukuthi baphile njengathi sonke.

Ezibhedlela kulendawo njalo lapho okuhlolwa khona amehlo ukuze abantu ababulawa ngamehlo bezuze uncedo bancediswe ngendlela efaneleyo njalo bezithole besenelisa ukubona kuhle ngemuva kokuthi behloliwe baphiwa okumele bekuphiwe okumele bebone ngeziboni baziphiwe okumele balungiswe labo balungiswe

Ezibhedlela kuyabhalwa phandle ukwenzela ukuthi abafikayo benanzelele bebona lokuthi basuka ngaphi besiya ngaphi, kulendawo ezitshiyeneyo lapho okutshengisa khona indlela lapho abantu abahamba khona besiyadinga uncedo endaweni ezitshiyeneyo eziphakathi kwesibhedlela.

Ukuhlolwa kwemikhuhlane eyehlukeneyo kuqakathekile nxa sikhangela abakwenzayo bakwenzangohlonzi ukuze baphume lemphumela eqondileyo ezancedisa labo abangezwakahle kuqakathekile kakhulu ukusebenzisa imitshina ye technology yalezinsuku ukwenzela ukuthi loba yiliphi igcikwane litholakale libanjwe ngendlela efaneleyo

Ezibhedlela izigulane ziyahlala emzileni zihambe zilandela zisuka kwelinye ibanga zisiya kwelinye ibanga kusiya ngokuthi yikuyini umuntu afuna ukuthi akukhangele ngelanga elithile. Baqala lapho okudindwa khona beqhubeke bezebeyefika kudokotela ababemele bambone

Kulemitshina etshiyeneyo yokuhlola amehlo iyasetshenziswa kubo bonke abantu kungaba ngabantu abadala kungaba ngabantwana kuyangcedisa odokotela ukuthi bebone ukuthi kwini okuhlukuluza laba abagulayo emhlweni lokhu kwenza kube lula ukuthi basebenze odokotela

Nxa izigulane seziphiwe imithi yokuthi ziyenatha sezisemakhaya. Ziyahamba ziyethatha imithi leyo endlini lapho okugcinwa khona imithi. Lapha abafika lowo ophakathi akhangele iukuthi yimithi yiphi leyo okumele bayinathe. Uyabanika imithi lezixwayiso okumele bazilandele, ukuze bayenatha ingendlela efaneleyo, imithi yabo emakhaya.

Izindawo lapho abantu abelatshwa khona ezibhedlela lemaclinic lezindawo eziqakathekileyo, okuyabe kumele nxa bathe bafika kuleyo ndawo bazuze imithi eyabe ifanele bayithole ezindaweni lapho okumele baphiwe khona. Imithi iqakathekile futhi inika abantu abangezwa kuhle bayiphiwe ngaphandle kwembhadalo ukuze benelise ukuthi bazelaphe ngendlela efaneleyo.

Abagulayo nxa befika esibhedlela bengakaboni udokotela kumbe umongikazi, baqala ngokuthi bathathwe iBP. Ukuze kubonakale ukuthi yona kayikhwelanga yini. Belapheke ngcono, ngoba nxa bengelatshwa bengayithathwanga, kuyabe kungasoze kukhanye kuhle. Lempumela yakhona kayiphumi kuhle.

Amadokotela lapha behlola izigulane, kulesikhathi lapha abahlangana khona bebonisana ngokuthi umkhuhlane abathe bahlangana lawo ungabe ungumkhuhlane ome njani. Ikakhulu lapha abangathi abawuzwisisi kuhle bayabe kumele baxoxe babonisane ukuthi ungabe ungumkhuhlane onjani njalo ukuthi bengawuphatha njani lowo mkhuhlane.

Indawo lapho okuhlangana khona amathambo, kwesinye isikhathi imsipha yakhona iyagugudeka, okwenza ukuthi umuntu azwe ubuhlungu lapho ehamba. Kulemithi encedisa ukuhlanganisa lokwelapha indawo ezinjalo lapho amabhonzo ayabe egugudeka esehlangana wona edlana lapho okuhlangana khona amathambo.

Amadokotela lapho behlinza isigulane bayabe belayo imitshina ebancedisa ukubona phakathi ukuze babone ukuthi kuyini okudingakala ukuthi bakwenze kuleso isigulane. Imitshina le iyababonisa ukuthi kuyini, kungaphi lapho okulohlupho khona lapho besebenza.

Kulemikhuhlane ehlasela izikhumba ayenza abantu bathwebule ngaso sonke isikhathi okwenza ukuthi umuntu lapho ahlezi khona anagzizwa ekhululekile ngoba kuyabe sekumele ayinwaye ngaso sonke isikhathi. Kuqakathekile ke ukuthi umuntu abekwazi ukuthi kuyini okumele akwenze ukuze azivikele ekwenwayeni lokhu.

Abantu nxa befika esibhedlela bengezwa kuhle into yakuqala okumele yenziwe yikuthi bathathwe i BP ukuze kubonakale ukuthi kayikhwelanga yini ukuthi iphansi kumbe iphezulu kumbe isezingeni eliqondileyo. Kuqakathekile ke lokhu ukuze lapho abagulayo sebencediswa baphiwe okufaneleyo okuqondane lemkhuhlane abahlangane lawo.

Ukuthathwa kwegazi kutshengisa ukuthi umuntu uyabe engezwa kuhle kodwa lokhu okumkhathazayo kungabonakali njengamehlo, kuyabe sokumele athathwe igazi ukuze kuhlolwe kukhangelisiswe ukuthi igcikwane elingabe limphethe limkhathazayo ligcikwane lani yikho ke ukuthatha igazi ngeyinye yalezo ndlela zokuhlola lokho.

Kulabantwana abadinga inhliziyo ezimele zilungisiswe njalo bathole ezinye inhliziyo ngakho abantu siyakhuthazwa ukuthi nxa kuvuma asibasize laba bantwana ukuze benelise ukuthi bazuze ithuba lokuphila. Asibancediseni abantwana ngokubanika inhliziyo ezihlanzekileyo.

umkhuhlane we asthma ulethwa kumbe uvuswa yizinto ezithile ezitshiyeneyo kungabe kungumnuko wegwayi kungokuyi umnuko nje ogcwele emoyeni utshani kumbe izihlahla ezihlumayo loba isepa elomnuko oqinileyo kumbe ama perfum ukuthi behlale ke belomtshina wabo okokuhotsha ukuze bangathwali nzima

ngobani abesengozini yokuba lomkhuhlane wezinso ngabantu abale BP ehlala iphezulu ngabantu ababulawa ngumkhuhlane wetshukela abantu abakhulupheleyo abantu ababhemayo labantu abaphezu kweminyaka engaphezu kwamatshumi amahlanu imdeni evele ilawo umkhuhlane lowu layo ilengozi yokuba lawo

Abagulayo kuqakathekile ukuthi bazivikele ngokuhlala bezivalele lapho besendaweni okungaba lamagcikwane athathelwanayo ukuze bazivikele kulawomagciwane ayabe esezindaweni ezitshiyatshiyeneyo njalo ke kuqakathekile ke ukuthi abagulayo bahlale behlanzekile besendaweni ezihlanzekileyo.

Inyawo kwesinye isikhathi ikakhulu ingaphansi kwazo, ziyatshisa, ziqaqambe, zihlabehlabe. Kudingakale ukuthi umuntu adinge uncedo oludingakalayo, uncedo olufaneleyo ngendlela inyawo lezo eziyabe zitshisa ngayo, lkumbe indlela eziyabe ziqaqamba ngayo.

Kuqakathekile ukuthi nxa umuntu engezwa kuhle ahambe ayebona udokotela ukuze ahlolwe kubonakale ukuthi yikuyini okumkhathazayo, ukwenzela ukuthi isifo sikhangelwe kusase masinya singakajuli sadlulisa amalawulo, ukwenzela ukuthi lo ongezwa kuhle ancedakale ngendlela efaneleyo.

Imitshina eminengi emikhulu esesibhedlela ngeyokubona iphakathi yabantu, leyi encedisa ukuthi kukhanye ukuthi phakathi kuyini okonakeleyo, kuyini okungalunganga, kuyini okulungileyo phakathi komzimba womuntu nxa umuntu ngezwa kuhle ngesikhathi esithile.

Ezibhendlela ezinengi kulendawo lapho okuhlolwa khona amagazi lemthambiso indawo lezi zilemtshina etshiyeneyo ngoba sitshenziswa ukuhlola izinto ezinenginengi ezitshiyetshineyo kusiya ngokuthi kuyini ezikuhlolayo kulemtshina eminengi ekhangela lokhu.

Nxa abagulayo bethethwe igazi, umchemo. Lakho konke okunye okutshengisa ukuthi umuntu angabe ehlutshwa yini. Kuhanjiswa ezindlini lapha okukhangelwa khona..Laba abakhangelayo, bayakhangela, bahlolisise. Kwesinye isikhathi kufakwe phakathi komtshina. Ukuze babone, amagcikwane ayabe ephakathi kwegaxi, kumbe umchemo abayabe belawo.

Nxa umuntu egula kuyadinga ukuthi akalwe ukuthi kukhanye ukuthi usinda okunganani. Ngoba lokhwana kuyancedisa ukuthi kubonakale ukuthi lapho eselatshwa kuyayehla kumbe kuyakhwela umzimba wakhe. Lokhu kubalula nxa ethe wathi eqalisa ukufika wahlolwa ukuthi uvele uweya kanganani

Imitshina ekhangela ingaphakathi yesigulane ukuze kubonakale ukuthi kuyini okukhathaza lo ogulayo imitshina le iyatshengiswa emzimbeni walowo okumele athathe kumbe ahlolwe ukuze kubonakale phakathi okungabe kusenzakala emzimbeni wakhe.

Nxa abantu bengezwa kahle bayathathwa amagazi kumbe imithambiso, ibisihanjiswa lapho ezakuya hlolwa khona, ezindlini lapho okuhlolwa khona amagazi lemithambiso lakho konke okudinga ukukhangelwa ngendlela ejulileyo, lokhu kuyancedisa ukuze kutholakale ukuthi umuntu ogulayo ubulawa kuyini, kuyini okumhlukuluzayo njalo.

Igazi selithethweyo ukuthi liyehlolwa kubonakale ukuthi umuntu lo olegcikwane angabe elegcikwane elinganani emzimbeni wakhe. Lokhu kwenziwa ngokuthatha igazi lomuntu beselihanjiswa ezindlini lapho okuhlolwa khona ukuthi liyehlolwa.

Nxa umuntu ehlola ukuthi abone ukuba uzithwele yini kumbeni hatshi uyasebenzisa umtshina othile onjengalo ukuze abone ukuthi uzithwele kumbeni hatshi. Nxa kuphuma imizila emibili ngemva kokufaka umthambiso umuntu uyabe ezithwele, nxa kuphuma umzila owodwa umuntu uyabe engazithwalanga.

Kulemitshina etshiyeneyo ezibhedlela eyekudabulula inkinga izigulane ezingabe zilayo ikakhulu ephakathi eyabe isidinga ukuthi ihlolwe ikhangelisiswe ngendlela ezitshiyeneyo imitshina leyi iyenelisa ukuba phakathi komuntu ngaphakathi sibili ukuze kukhanye ukuthi kuyini okuhlupha lo ogulayo.

Emalaboratory kuyahanjiswa imhlobo lemhlobo yezinto ezifuna ukukhangelwa ukuze zihlolwe , kungabakuligazi , okungabe kungumthambiso kungabe kuyini , izinyama ezingabe zisusiwe emuntwini , konke lokhu kuyahanjiswa kulimdawo ukuze kuhlolwe ukuthi kungabe kulegcikwane kumbe kulomkhuhlane bani

Umtshina lo uyancedisa ukuthi umuntu abone igcikwane loba silicone okunganani. Igcikwane elincane kakhulu ungakifaka ngaphansi kwalo umtshina uyalibona seliyinto enkulu eyenelisa ukuthi uyibone uyihluze ngendlela okuyabe kumele uyihluze ngayo.

emalabharitholi kuyakhangelwa kuhlolwe izinto ezithele eziyabe zithe zahanjiswa eziyabe zigoqela igazi, imithambiso lakho konke okunye okunga kuncedise ekudingeni isifo koyabe egula emalebhorithali balemitshina etshiyeneyo yokukhangela lokuhluza lokhu.

Abantwana abancane kulezinsuku bayakunanzelela ukuqakatheka kwezempilakahle. Okubanika lamandla okulungisela odokotela labomongikazi nxa besezindlini zakibo besemakhaya. Abantwana abancane kuqakathekile ukuthi bahlatshwe amajekiseni njalo banikwe lemithi yokuzivikela emkhuhlaneni yabantwana.

Abantwana abancane bayahlolwa esikhathini esinengi nxa bengezwa kuhle. Lokhu okubahlukuluzayo. Kutshelwa umzali ngoba kunguye omnakekelayo. Lokumkhangela umntwana. Esikhathini esinengi nxa abantwana abancane, bengezwa kuhle. Bayakhala, ngoba yiyo yodwa indlela abakhuluma ngayo. Ngokusemzimbeni yabo.

Kuqakathekile ukufundisa omama, ngezifundo zokugcina abantwana. Lokubakhangela lapha bebancane, loba sebethe thuthu kancane. Ukuthi abazali bebekwazi izikhathi lspho okumele babshlabise khona abantwana. Lokubathontisela imithi ethile, eyenziwa ebangeni lomnyaka owodwa, kusiya kwemihlanu. Yokukhula kwabamntwana.

Abantwana abancane nxa belaliswe esibhedlela , eskhathini esinengi bayabedinga ukuthi kubelamadokotela athize , azathi ebahlola bonke ukuthi kuyini okubahluphayo njalo abazali babantwana laba bayabalabo lapho belaliswe esibhedlela

Omama abazithweleyo kumele bahambe bayedinga ukuhlolwa nxa lapho bezithwele ukuze lapho bebeletha bangabi lenhlupho ezinengi. Kuqakathekile ukuthi bafunde bafundiswe ngalokho okumele bekwenze ngesikhathi bezithwele lalapho sebebelethile ukwenzela ukuthi abantwababo bezalwe belempilo enhle impilo ephephile.

Kulensimbi ezitshiyeneyo ezisetshenziswa esibhedlela lapho nxa kufunwa ukuncedisa kumbe ukuhlinza abagulayo. Kulezigelo ezitshiyeneyo eziyimhlobo etshiyeneyo engalinganiyo. Izigelo lezi ziyasetshenziswa ngezikhathi ezitshiyeneyo lapho kuhlinzwa abagulayo.

Ama wheel chair akulezinsuku afundile okokuthi amanye akhona ayazihambela wodwa ukuthi lowo owasebenzisayo akadingi kufuqwa kodwa nje uyazisukela kweyinye indawo usiya kweyinye indawo kalula nje ngoba amanengi asebenzisa ama bhathiri

Insinjana ezisetshenziswa lapha nxa umuntu evulwa umlomo ekhangelwa njalo ebaziswa amazinyo ukuthi kukhanye ukuthi kuyini okumhlukuluzayo phakathi komlomo. Ingabe befuna ukubona ngaphansi esilakalakeni basebenziswa insinjana ezinga zonezi.

Amabhanditshi la ayatholakala esibhedlela njalo ayancedisa ukubopha lokuvala lapho umuntu ayabe elimele khona. Amele lowo oyabe ethole amabhanditshi abe lesiqiniseko sokuthi ayalungiswa akhitshwe phose nsuku zonke ukuze kungabi lamagcikwane afikayo azayenza izilonda lezo zibole.

Kulemtshina eyenelisa ukutshengisa izilinganiso zakonke okusemzimbeni kungabaligazi, amanzi, amakhovula lani konke okunengi okusenzimbeni womuntu ukuthi kungabe kulezilinganiso ezinganani ezidingakalayo lezilinganiso eziyabe zikhona emzimbeni ngasoneso sikhathi

Ukhona umtshina osetshenziswa ngabantu ukuze bezihlole ukuthi abazithwalanga nxa besemakhaya. Imitshina leyi iyatshengisa nje indlela abantu okumele bayenze ngayo. Esikhathini esinengi nje iba lempumela eqondileyo kakhulu eyokuthi abantu bangagxila kiyo besenze ngayo.

Kulezi insuku sokulama wheelchair ayenelisa ukuthi ahambe ngamabattery ayenza ukuthi umuntu azihambele yedwa angadingi ukuthi afakwe ngomunye umuntu. Amawheel chair la asencedisa sibili ukuthi laba abagulayobedinga ukuhamba ngawo behambe lula besuka kweyinye indawo besiya kweyinye.

Kukhona futhi imitshina ethi nxa ikhangela iphakathi komuntu oyabe ekhangele ekhangela entweni esa thivi ukuze abone ukuthi kuyini okuphumayo lokuthi kuyini okuwonakeleyo kuyini okuhlangeneyo lokungahlangananga emzimbeni womuntu , imitshina le iyeza ukubona okungaphakathi komuntu kube lula.

Imitshina yokusebenzisa iyatshiyana ezibhedlela ,kusiya ngokuthi kuyini okumele kuhlolwe ngesikhathi esithile kumbe kuyini okumele kusetshenziswe ngesikhathi esithile. Imitshina leyi ilohlonzi eminye yakhona kodwa ngendlela eyiyo yona isebenza ngesikhathi lapho okumele isebenze ngaso.

Abantu abagulayo kwesinye isikhathi bayalaliswa esibhedlela lapha nxa begula okudllulisileyo ukwenzela ukuthi bathole isikhathi sokuphumula lokwelatshwa njalo nje ngabo dokotela labo nensi bebakhanyela ngaso sonke iskhathi ngakhoke lapho abakhona esibhedlela kumele kuhlanzeke njalo kube lemitshina yonke

Kulezinsuku abantu banikela igazi ukuze abantu lapho abantu sebenze izingozi benelise ukulithola, igazi liyathathwa lifakwe emgodlaneni othi besiligcinwa liphephephile lilapho.

Kulemitshina esetshenziswa esibhedlela ukuthatha lapho abantu abayabe besitsho ukuthi kubuhlungu khona ukuze kubonakale ukuthi kukhangelwe ukuthi ubuhlungu lobu babuzwa ngaphi njalo bungaphi kwendawo. Imitshina leyi iyenelisa ukubona izindawo ezingaphakathi ezehlukeneyo ezenza kubelula ukuthi umuntu ayelatshwe.

Nxa abantu bengezwa kuhle bayathathwa amagazi ukuze ahlolwe kukhangelwe ukuthi kuyini okubahlukuluza ezimpilweni zabo .Ukuthathwa kwegazi kuqakathekile ngoba kuyatsengisa njalo ukuthi kuyini isifo umuntu alaso ngokukhangela lokuhlola igazi ngendlela evamileyo ,akufani lokukhangela okwamehlo lokukhangela nje kungakhangelwanga okusemzimbeni ngegazi

Isitulo lapho umuntu efuna ukukhitshwa izinyo. Kuyabe kumele ehlale abephezulu ukuze lalapho nxa udokotela engaboni kuhle esebenzisa ilayithi eliphezulu kukhanye kuhle abone ukuthi kwenzakalani. Kulendawo lapho akhafulela khona amathe legazi lapho nxa kuthe kwaqala ukuphuma izinyo lingakaphumi.

Lo ngumdlalo nje okholisisayo odlalwa ngabantu ababili. Esikhathini esinengi udlalelwa endlini ngoba udlalelwa phezu kwetafula. Umdlalo lo uyakholisisa njalo ulula kakhulu. Yiloba mbani angawudlala ngoba ungadingi ukuthi umuntu aze athwale nzima. Labagogekileyo labo bayenelisa ukuwudlala ngoba ngumdlalo olula.

Eminye imithi ezibhedlela emele igcinwe isemafrijini kungakho ke kulamafriji atshiyeneyo atholakala esbhedlela ngoba kulemithi emele ihlale isendaweni lapho eqanda khona okungatshisi okwedlulisa amalawulo. Kuqakathekile ke ukuthi ezibhedlela abekhona amafriji alingeneyo ukuze kufakwe imithi etshiyeneyo edinga lokhu kuqanda.

Imitshina yokusebenzisa ezibhedlela iqalathekile. Kulemitshina yokuthi abantu basebenzisa begeza besenzani . Konke lokhu kwenza ukuthi abantu abasezibhedlela baphile ngcono lapho abangezwa khona kuhle bancedakale ngezindlela ezitshiyeneyo. Ikakhulu nxa sikhangele imitshina encedisa abantu ukuthi bageze bengelamanzi amanengi bageze njalo bahlale behlanzekile.

imitshina esetshenziswa ema lab ukukhangela igcikwane elincane ukuthi likhule libe likhulu libe selikhanya ukuthi ligcikwane mhlobo bani lokuthi igcikwane leli lisebenza kanjani kwenziwa nxa abantu bekhangelwa ngemitshina yonale ema laboratory

Imitshina esetshenziswa ema lab ukukhangela amagcikwane atshiyeneyo njalo imtshina le iyenza labo abakhangeleyo benelise ukuthi bebone ukuthi igcikwane liyenzani , likhulu kumbe lincane kumbe njalo lenzani emzimbeni okuphambanisa lo ongezwa kuhle

Imitshina yokusebenzisa ezibhedlela minengi njalo iyehlukene kusiya ngemsebenzi eyenzayo. Imitshina minye ngaminye ilemisebenzi yayo efanele ukukhangelwa lokusetshenziswa ngendlela efaneleyo. Le ngeminye imtshini eqakathekileyo esetshenziswa esibhedlela ikakhulu nxa abantu bedinga usizo.

Imitshina wokulalela. lokubona ukuthi kuyini okukhathaza umuntu ongezwa kuhle. imitshiba le mihle ngoba iyatshengisa kubuye kuzwakale ngokufaka endlebeni ukuthi azwe ukuthi kuyini okuhlukuluza lowo ogulayo.

Isihlalo esisetshenziswa ngaba gogekileyo ukuze behambe besuka kwenye indawo besiya kwenye indawo, siyancedisa ukuthi beyenelise ukuhamba ikakhulu labo abengenelisiyo ukuhamba. Lesi sihlalo sisebenza ngamabhatiri ayenza senelise ukuhamba, siqakathekile ke ngoba senza abagogekileyo bazizwe bekhululekile besenelisa ukwenza imsebenzi efaneleyo.

Imitshina etshiyeneyo esetshenziswayo ezibhedlela ukuhlola abagulayo, lokukhangela okungabe kubakhathaza ezigabeni zomzimba ezitshiyeneyo, imtshina leyi eminye iyenelisa ukubona ingaphakathi yomuntu ukuze kukhanye ukuthi yikuyini okunga philanga kahle empilweni yalomuntu oyabe engezwa kahle.

Umuthi wokunakakela lokwelapha isibindi oqakathekileyo ukuthi laba abengezwa kuhle ikakhulu nxa belo mkhuhlane wesibindi uyancedisa bawuthathe bawusebenzise ngoba uyancedisa kakhulu kulabo abayabe bengezwa kuhle ezibindini.

Abantwana bale mithi yabo yokukhwehlela ehambelana kumbe engahambelani leyabadala. Kodwa imithi yabantwana nje ilezilinganiso zayo ezingafanani lezabadala njalo indlela oyenziwe ngayo awufanani lemithi yabadala. Layo ilemihlobo etshiyeneyo kuyimihlobo eminengi.

Ibrufen liphilisi lokuqeda inhlungu ebantwini ikakhulu abezwa ubuhlungu bamathambo. Liyancedisa kakhulu ekuthobeni inhlungu endaweni ezitshiyeneyo nomanje kakhulu lifuna abantu abahlukuluzwa ngamathambo. Kodwa nje lona liphilisi elinganathwa ngumuntu wonke ozwa ubuhlungu ngesikhathi esithile.

Iclaritin iyasebenzisa ukulapha ikakhulu imikhuhlane nje ebangelwa ngumumo ophandle kumbe ukudla ulutho oluthile kungaba ngamehlo aphuma inyembezi kungaba ngamakhala aphuma amkhovula kungaba yini iyancedisa nje konke ebadaleni lebantwaneni.

Amaphilisi lawa ayancedisa ukuthi umuntu angazizwa elomoya ophansi isikhathi esinengi. Ayancedisa nje ukwenza ukuthi umuntu azizwe ejabula, ethokozile njalo futhi umuntu azizwe ephakame engelaso isizungu ngesikhathi esithile

Amaphilisi lawa ngawokuqeda, kumbe ukunakekela isisu esiphambanisekileyo, lapho umuntu agijinyiswa khona yisisu. Kumbe isisu sakhe singayenzi kahle, Silokhu siqaqamba nje, Kutshengisela ukuthi silalokhu esikusolayo, okungabe umuntu ekudlile kumbeni cha. Amaphilisi lawa ayanceda ukuqeda lobobuhlungu, lokuthii umuntu azizwe engcono kakhulu.

Umuthi lo ngoyelapha umkhuhlane we COVID 19 ebadaleni. Uyehlisa nje ukuthi abantu bangathola umkhuhlane lo lapho endaweni ezilomkhuhlane ophezulu njalo uyehlisa ukuthi abantu bangazifici basesibhedlela labo abayabe sebelomkhuhlane lo ngoba uyehlisa izinga lomkhuhlane.

Kulamaphilisi asetshenziswa ukuqeda izinhlungu, emaphilisini awesiKhiwa asetshenziswayo. Amaphilisi lawa ayimihlobo eminengi etshiyeneyo eqeda futhi ubuhlungu ngezinga ezitshiyeneyo kusukisela kubuhlungu lobana obukhulu kakhulu, obuphakathi laphakakthi, lobuncane.

Kulamajekiseni atshiyeneyo asetshenziswa ekwelapheni lokuhlatshweni kwabantu abangezwa kuhle. Kulama jekiseni okuthatha amagazi ebantwini, kube lamajekiseni okwelatshwa ukuthi umuntu azizwe engcono. Amajekiseni lawa ayatshiyana, langobukhulu bawo ayatshiyana.

Inkankili ngomunye umkhuhlane ohlupha abantu ikakhulu abantwana abasakhulayo. Inkankili elemithi yesikhiwa esetshenziswa ukuyelapha eminye imithi iyatholakala ezitolo lapho okuthengiswa imithi lezibhedlela.

Amehlo lawo alemithi yawo eqondileyo okumele umuntu ayifake nxa engezwa kuhle emehlweni imithi le eyamehlo esikhathini esinengi iyathontiselwa iyabe ingamanzi ngoba imele ungene emehlweni masinyane Nxa lapho umuntu engezwa kuhle emehlweni

Imithi yesikhiwa ayifani lemithi yesintu, yona iyagcinwa ezindlini lapho okugcinwa imithi futhi njalo ngendlela egcinwa ngayo akufani lendlela okugcinwa ngayo imithi yesintu. Imithi yesikhiwa iyabekwa nje ngendlela efaneleyo ukuthi yiloba ngubani uyabebona ukuthi yiwuphi umuthi njalo usebenzani.

Iammoxillian ngenye yama antibiotics okumele inathwe ngendlela ekhangelelweyo. Nxa uthe wawaphiwa kuyabe kumele uwanathe wonke uwaqede. Ungazange uke uyejele. Ungayejela umzimba wakho uyahle untunye. Uthi lalapho usugula futhi, sekumele uwanathe. Ungasawanathi ngendleia. Lawo engasakusebenzeli ngendleia.

Imithi yesikhiwa layo ibuya isemambodleleni lemabhokisini atshiyeneyo okutshengisa ukuthi iyabe iyehlukile njalo ibhaliwe ukuthi lo ozayithatha uyithatha ngasilinganiso esinganani, ngesikhathi bani, ngesikhathi esithile.

Kulemithi esetshenziswa ukugcoba, lapho umuntu elimele. Kumbe ephume izinto ezinjengezisasa. Okuyabe kudingakala imithi yokugcoba. Umithi lo ukhona, e...uyatholakala lapha okuthengiswa khona imithi, ngoba ngumuthi oncedisa ukuthi lapha okugcotshwa khona kuyaphumelela ngendlela efaneleyo.

Umuthi wokukhwehlela uyingozi nxa ungawusebenzisa ngendlela engayisiyo. Abantwana abanengi ontanga sebethanda ukuwusebenzisa umuthi lo njengesidakamizwa, lapha abanatha khona besenzela ukuthi badakwe kodwa ke wona ngumuthi oqondileyo okwelaphayo.

IBella ngomunye yemithi yokukhwehlela engamanzi enathwayo, iyancedisa kakhulu lapho nxa umuntu ekhwehlela kumbe olofuba. IBella ngumuthi olula nje ukusebenzisa okudingeka ukuthi umuntu abale isixwayiso abesenatha okumfaneleyo

Imithi yabantwana yokukhwehlela iyatshiyana ngezigaba ezithile. Balemihlobo eminengi yemithi ebancedisayo abantwana imihlobo leyi ungayifaka ngezigaba zokuthi yikukhwehlela okunjani.

Imithi yamehlo layo iyatshiyana, kulemithi yamehlo aphuma inyembezi, kube lemithi yamehlo ayabe engelazo inyembezi engamehlo nje eziwomele. Kuqakathekile ke ukuthi ngaso sonke isikhathi odokotela labomongikazi banike lo obulawa ngamehlo umuthi oqondileyo ngesikhathi lapho umuntu ebulawa ngamehlo.

Imithi yesilungu yona iyande ukubuya isemabhodleleni atshiyeneyo loba kungumuthi owodwa ofananayo. Uyabe ulezilinganiso ezitshiyeneyo ngokuya ngokuthi nxa abantu sokumele bewuthenge bayabe bewuthenga, bewuthenga ngandlela yiphi.

Nxa umuntu engezwa kuhle engelagazi kumbe engelamanzi ayeneleyo uyafakwa amanzi ngalokhu okuthiwa yidrip ukuze athole amandla loba kwesinye iskhathi nxa umuntu engenelisi ukudla idrip iletshukela eliyenza umuntu atshone esuthi engafuni ukudla.

imithi yamehlo layo iyasetshenziswa ezigabeni ezitshiyeneyo lapho lo obulawa ngamehlo uyabe engcediswa ukuze ayenze lokhu okudingakalyo ngokufakwa umuthi ngaphandle kokuthi agqoke amangilazi

imithi yamehlo iyimihlobo etshiyeneyo eminengi kulomhlobo ofakwa emehlweni ayabe ewomile nje engaphumi inyembezi engakhanyi ukuthi ahamba njani besekusiba lomuthi ofakwa emehlweni othi lapho okuhluma khona izihlahla amehlo ayaqalisa ukubababuhlungu kubesekusiba lomuthi ofakwa nje emehlweni ababuhlungu nje kuqakathekile ke ukuthi umuntu azi umuthi amele awusebenzise ngesikhathi esithile

Kulamaphilisi emihlobo yesikhiwa ,okuthi nxa umuntu angaqalisa ukuwanatha ,kumele uwanathe aze aphele njalo uwaqede ngendlela efaneleyo ,uwanathe ungayeqisi ,uwanathe ungakhohlwa ,ukuze aqubeke elokhe esebenza .Ngoba ungawanatha ungaqedi nxa usugula njalo ayabe engasasebenzi ngendlela efaneleyo.

Ibrufen ngamaphilisi athoba inhlungu, okuthi nxa umuntu ewathatha ngaso sonke isikhathi uyabe esizwa ubuhlungu nje emzimbeni kungakhethelekile ukuthi kungaphi. Noma nje wona uyande ukuba ngamaphilisi amathambo kakhulu. Kuqakathekile ke ukuthi abantu siwasebenzise ngendlela efaneleyo.

Omunye njalo umuthi wokukhwehlela owenziwa ngamakhamba asolwandle. Ancedisa ukuthi umuthi lowu ubelamandla apheleleyo. Ancedisa labo abalofuba, labakhwehlelayo. Imithi yokukhwehlela itshiyene, kodwa isebenza okufananayo. Ekuncediseni labo abakhwehlelayo labalofuba.

Imithi yesikhiwa iyenziwa iyehlukane kube lemithi enathwa ekuseni kuphela, kube lemithi enathwa ntambama kuphela. Kufanele abantu bananzelele ukuthi yiphi enathwa ekuseni yiphi enathwa ntambama kungoba lokhu kuzayenza ukuthi basile ngokuphangisa njalo balandele izixwayiso zonke ebhaliweyo emithini yonke ikakhulu imithi yesikhiwa.

imithi yokukhwehlela ibuya iyimihlobo etshiyeneyo eminengi kuqakathekile ke ukuthi oyiwo umuthi oqinileyo njalo oncedisa okudlula yiphi lokhu silemihlobo eminengi yemithi yokukhwehlela

Lo ngumuthi othathwa yilaba ababulawa ngumkhuhlane wetshukela umuthi lo uqakathekile ngoba kumele bewunathe ngaso sonke isikhathi akumelanga abawuthathayo bayeqise nxa umuntu ewuthatha ekuseni lantambama Kumele ewuthathe ekuseni lantambama nxa wuthatha ntambama kuphela kumele awuthathe ntambama kuphela

Amaphilisi awesikhiwa kuqakathekile ukuthi umuntu ananzelele ukuthi anathwa ngasikhathi bani njalo anathwa emangaki ngesikhathi esithile. Kuqakathekile ukulondoloza lokugcina isikhathi lapho anathwa khona ukuze unathe ngesikhathi esifananayo ngaso sonke isikhathi. Umuntu angaguquli enathe ngesikhathi ezitshiyetshiyeneyo.

Kulemithi umuntu angayenelisi ukuyithola ngaphandle nxa ethe wabhalelwa ngodokotela esibhedlela. Imithi enjalo itholakala kuphela nxa uthe waba lokubhalelwa phansi. Awungeke uphonge ukuyithenga nje ngoba kudingeka ukuthi uphiwe indlela yokuyinatha eqinileyo ngudokotela.

Lawa ngamaphilisi asetshenziswa ukubulala inhlungu ezisemzimbeni okuqondanga laloba yiwuphi umkhuhlane onathwa ngabantu ngezikhathi ezitshiyeneyo lapho besizwa ubuhlungu. Kuyathoba ubuhlungu emzimbeni ico-codamol.

Imithi yokukhwehlela ibuya iyimihlobo etshiyeneyo okudingeka ukuthi umuntu azwisise kumbe obongikazi laba abanika abantu imithi bakuzwisise ukuthi umuntu ulasiphi isikhwehlela ngesikhathi esithile, ukuze aphiwe umuthi oqondileyo.

Abantwana labo sebelemithi abayinikwayo eqeda inhlungu engamaphilisi angamanzi ahambelana lokuthi abantwana nxa bezizwa ubuhlungu , banathiswe ukuze bengatshisi umzimba ngaso sonke isikhathi.

Imithi yeskhiwa ikhona ukwenelisa ukulapha abantu imkhuhlane eyenzakala nje kungayisikho ukuthi bayagula. kodwa kungokuba badle okungamelanga bakudle. Kumbe bathethe okungamelanga bekuthathe. Imithi le iyaphathisa ukuthi kubohle lokho okuyabe kuthe kwavuka ngemithi engafanelanga.

Ukukhankasa ngomkhuhlane wengqondo kuyayenzakala endaweni ezinengi zelizwe lapho abantu abafundiswa khona ukuthi bananzelele njalo baphathe kuhle izigulane ezigula imikhuhlane yengqondo. Ukukhankasa lokhu kwenza abantu bonke bekuzwisise ukuthi kumele babaphathe njani abantu abagula umkhuhlane wengqondo . Lokuthi kuyini okumele kwenziwe lapho kumele banathe khona amaphilisi abo atshiyeneyo.

Abafundi bemfundo ephezulu nje bebhoda besenza okutshiyeneyo esikolo okungayisikho okokufunda emakilasini. Bangabe bedobha amaphepha kumbe beyenzani kodwa bayabhoda nje betshengisela ukuthi yisikhathi sokuhamba nje emagcekeni esikolo.

Abafundi bemfundo yaphansi bafunda ikakhulu ngokubona imifanekiso eyezinto ezithile abayabe kumele befunde ngazo. Imfanekiso le kumele ibelembala ekhangayo njalo ikhanye ukuze abafundi bathokozelele ukuyikhangela lokuyicubungula ngendlela eqondileyo.

Izindlu lapho okuhlala khona abantwana abancane ezibhedlela zimele zibe lokukhanga lemibala emihle etshengisa izinto ezenziwa ngabantwana ezikhathini ezithile okungagoqela insuku zokuzalwa kwabo lani kufakwe imifanekiso nje ebamihle emidulwini.

Abantwana abancane labo bayafakwa emtshineni etshiyeneyo kusiya ngokuthi bazelwe benjani njalo benza njani. Abantwana abancane kuqakathekile ukuthi bahlolwe ikakhulu nxa besanda ukuzalwa ukuthi kubonakale ukuthi kuyini abayikhokhona okungalunganga kumbe okulungileyo.

Abafundi bemfundo yaphansi bayatshaya amacaco anjengengungu lapho befunda lokunye nje okujayelekileyo okwande ukuba ngokwesintu okungahluphiyo okwenelisa ukwenza ngabantwana. Bayatshaya ingubgu engxenye bedlale omarimba okwenzela ukuthi benelise ukhlabela.

Imeningitis ngumkhuhlane oyingozi kakhulu ebantwaneni. Abantwana bayaphuma izilonda ikakhulu ebusweni umzimba wonke ezenza baxathuke bebe lokungakhuli kuhle okudingakala ukuthi bahlatshwe amajekiseni akho yayo imeningitis kumbe bethontiselwe.

Emawadini lapho okuhlala khona abantwana kuyadingeka ukuthi kubelemfanekiso emihle elembala ekhanyayo ukuze abantwana abagulayo bakhangele bazifice sebezizwa ngcono ngokuhlala bekhangele imfanekiso etshiyeneyo eyabe ingcwele ezindlini lapho abahlala khona

Ukudinga ulwazi ngemikhuhlane ethile kuqakathekile ngakho ke abodokotela labobonke abahlala esibhedlela labongikazi kuqakathekile ukuthi bangahlalahlala badingisise badinge ukuthi imikhuhlane ethize ingabe iselatshwa njani futhi ingabe iyanceda njani abantu ngobalokhu kwenza benelise ikupha abantu uncedo olupheleleyo uncedo oludingakalayo.

Okhekhe njalo balendawo lapha abadlala khona nxa bengafundi. Indawo lezi zindawo lapho okumele bazikholisele bedlale njalo bengalimali, kube yindawo eziphephile ukuze basebenze ngokudlala lokwenza konke abakwenzayo. Ababalisi babo bayabe bebakhangele nxa besenza ukudlala lokho abayabe bekwenza endaweni lapho okudlalelwa khona.

Umntwana nxa engezwakuhle uyahlolwa ngomtshina ukuze kubonakale ukuthi umzimbawakhe utshisa okunganani kumbe uqanda okunganani ukuze kuncedakale ukuthi kwazakale ukuthi kuyini okumele kwenziwe njalo kukhangelwe ukuthi ancediswenjani lowo mntwana ogulayo

Umkhuhlane wecoorona virus uke wagcwala ilizwe lonke kwadingakala ukuthi kuyenzwe imikhankaso yokutshengisa lokutshela abantu ukuthi kuyini okumele bakwenze ikakhulu lapho bemele befundiswe ngokuthi kumele bezivikele ngokuya hlatshwa amajekiseni abavikela emkhuhlaneni lo.

Abafundela ukukhangela ngokwelatshwa kwabantwana. Labo nxa befunda bayaphiwa abantwana ukuze babakhangele babahlole, bakuzwisise ukuthi kuyini okubakhathazayo abantwana lapha befunda. Ngokuba lesibonelo sabantwana lokubasebenzisa ekufundeni kwabo.

Abafundi abemfundo yaphezulu balakho kufundiswa ngemfundo yakulezinsuku yokusebesebenzisa imitshina yesayensi. Ukuze abafundi bakhaliphe njalo babambisane lesikhathi salezi insuku. Ngoba kuyisikhathi zokusebenzisa amakhompuyutha.

Imikhankaso ngokuhlukunyezwa kwabantwana lentsha yabagogekileyo ukuze kuqakathekile ukuthi bengahlukunyezwa lalabantwana baphathwe ngendlela eqondileyo ngakhoke emkhankaso iyenziwa itshengisa ububi balokhu ezigabeni ezitshiyeneyo zokuphila kwethu

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambe esibhedlela beyohlolwa kusesemasinya ikakhulu lapho abantu besazihambela ngoba lokhu kuyenza ukuthi bahlolwe bancediswe njalo bakhangele ngendlela ezifaneleyo ngoba lapho besenelisa khona ukuzihambela lokuzikhulumela ukuthi kungaphi okubuhlungu njalo kuyini okukhathazayo.

Abantu kumele bahlolwe ngaso sonke isikhathi lapho bengazizwa kuhle kuyadingeka ukuthi nxakuyikuthi umkhuhlane obahlukuluzayo abawuboni kuhle bangene lasemtshineni ukuze imitshina ikhangela ibone ukuthi kuyini okudinga ukuthi bancede ngakho.

Kulensimbi ezincedisa abangenelisi ukuhamba ukuthi bahambe kuhle. Insimbi lezi zenziwe zaba yindlela ezitshiyeneyo sokusiya ngokuthi umuntu uhlutshwa yikuyini. Bayamupha insimbi zonezi esibhedlela ukuze ahambe kuhle engabanjwanga ngumuntu.

Kuqakathekile ukuthi umuntu afunde amaphetshana kumbe izingwalo ezitholakala esibhedlela. Ukuze ancediseke ngeminye imikhuhlane, angabe engalayo ngasonalesi isikhathi, kodwa ahlale ekwazi ukuthi kuyini okumele akwenze , loba kuyini angamelanga akwenze..Ukuze angayiitholi, kumbe azigcine ekubeni lemikhuhlane le..

Nxa abantu sebethe babona udokotela babhalelwa imithi okumele bayiphiwe besesibhedlela bayahamba endlini lapho okugcinwa khona imithi lapha abafika bame khoma emawindini kukhona ophakathi akhangele abalungiselele imithi okumele bakuphiwe abatshele njalo ngendlela okumele banathe ngazo.

Umuntu omunye lomunye kumele ezinakekele ikakhulu nxa engezwa kuhle ehambe lapho azasizakala khona ikakhulu ezibhedlela kumbe emacliniki lapho azanvediswa ukuthi lokhu okumhlukuluzayo emzimbeni kulungisiswe. Kuqakathekile ukuthi umuntu azenzele lokhu akudingayo ngempilo yakhe.

Ukukhipha izinyo ngumuthi omkhulu lapho nxa selithe laqalisa ukuba buhlungu ikakhulu nxa selibolile laba lezikhala. Kwesinye isikhathi ye lingafakwa okuthi ligcwale lingabi lezikhala kodwa ukulikhipha yiwo umuthi omkhulu ngoba ungasoze uzwe ubuhlungu njalo.

Kulemikhuhlane ethelelwana ngokungena emoyeni lapho umuntu oyabe elawo engahlala labantu abangelawo abacina bewutholile .Ngakho ke ukuzivikela ngokupheleyo kuqakathekile ngoba kuyenza Laba abantu abahlangana lomuntu lowu bangawuthathi.

Indlebe ngeyinye yezindawo edinga ukuhlolwa lapha lalaphaya ikakhulu ebantwaneni ukuze bencediswe lapho sebethe babalohlupho abalalo endlebeni. Kuyasetshenziswa imitshina ekhangelayo ukubona phakathi kwayo indlebe lapho udokotela ekhangela.

Amazinyo ngomunye umkhuhlane ohlukuluza abantu ikakhulu lapho sebethe angani bayakhula. Izinyo nxa selibuhlungu akula okunye umuntu angakwenza ngaphandle kokuya likhipha. Umnumzana uyakhipha leli zinyo selimhlukuluza ukuze athole ukuphumula lokudla kuhle.

Omongikazi nxa befundela izifundo zabo ezokuba ngomongikazi bayafundela lokulungisa ukuyendlala imbheda ukuze babekwazi ukuthi isigulane kumele bezendlalele njani njalo bayatshengiswa ukuthi okuqondileyo okumele bakwenze ekuyendluleni lekwendlaleni imbheda kuyini.

Kulemitshana ebambane lemibheda ,okuthi lapho izigulane zihlolwa ziyalala zikhangele phezulu. Okutshengisa ukuthi imitshina leyi iyabithatha iphezulu ,ithatha okungaphakathi komuntu .Itshengisa lapho okumele kukhanya khona futhi kuvele ngendlela eqondileyo ,ezayenza lo ohlolayo abone ukuthi kuyini okuhlukumeza ogulayo.

Ukuzinakekela kuqakathekile umuntu uyazuza okumele abekwazi ngempilo yakhe kumbe ngendlela okumele aziphathe ngayo. Kungakho ke kuqakathekile ke ukuthi abangezwa kahle bahambe emtholampilo, nxa besiyakhonale badingisise ngobuyibo babo ukuze badingisise okuzabanceda ngempilo yabo.

Umntwana ubulawa yindlebe , udokothela uyakhangela ukuthi indlebe ingabe iyenzenjani .Lapho umntwanyana uxoxa nje loyise ezihlekela ,kutshengisa ukuthi into ayenziwayo ayibuhlungu. Noma nje yena engezwa kuhle ,bayamkhangela ukuthi babekwazi ukuthi bangamsiza njani.

Ekuhambeni esibhedlela kuba lesikhathi lapho ogulayo okumele akhulume labomongikazi ukuze bamtshele lokhu okumkhathazayo bekhangelene, kungela omunye umuntu otolikayo, njalo kungela omunye umuntu ongamelanga azwe kumbe abekwazi.

Isigulane sithatha igazi ukuthi kuyini okuyihluphayo lapho singezwa kuhle kuleminye imkhuhlane enzima ukuthi ibonakale ngokukhangela ukuthi isigulane sikhathazwa yikuyini okudingakala ukuthi sithathwe igazi lihlolwe ukuze kubonakale amagcikwane ayabe ekhona phakathi kwe gazi okutshengisa inhlupho ezikhona emuntwini lo oyabe engezwa kuhle

Kulemithi esetshenziswa ukugcotshwa ,lapho abantu abayabe....kungaba yikulimala, kungaba yulikutsha, kungaba ngamafusi, kungaba yikuyini, kodwa sithi leyi isetshenziswa ukugcotshwa lapha, okuthe kwaba lokulimala khona. Imithi le iyatholakala lapha okuthengiswa khona imithi. Ngezigaba, langendlela ezitshiyeneyo.

Endaweni lapha. okuthengiswa khona imithi kuyatholakala futhi njalo ukudla okunikwa abantwana abancane. Okugoqela amachago lamaphoriji abo..Lokunye nje okuthile, okunjengemithi yabo. Abayisetshenziselwa nxa bengabantwana abancane kuphela.

Lapha okuthengiswa khona imithi kuyandwe ukufakwa amabhakane abhalwakuhle okutshengisa ukuthi kuyathengiswa imithi njalo lokuthi endaweni lezi kuvulwa sikhathi bani, ngoba indawo lezi ziyande ukuvulwa izikhathi ezingajeayelekanga okutshengisa ukuthi iyavulwa ubusukubonke kumbeni hatshi.

Lapho okuthengiswa khona imithi kuyatholakala njalo izinto ezincedisa ukubamba inyawo nxa zithe zakhumuka Emadolweni kulezinto ezincedisa ukuthi idolo lihlangane. Nxa umuntu ethe walimala engqagaleni, zikhona izinto zokubamba ukuthi ingqagala isebenziseke ngcono.

Ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi kuyandiswe ukugcinwa imithi emashelufini ngemihlobo yayo etshiyeneyo. Eyabantwana iyabekwa yodwa, eyenhlungu layo ibekwe yodwa kusiya ngokuthi yimithi enjani .Iyabekwa kuhle nje emashelufini ,eminye leminye ngemihlobo yayo .

Izindlu zokugcinela amaphilisi. Kugcinwa amaphilisi imhlobo etshiyeneyo. Atholakala ezindlini lezi ngoba kulapho abekwa khona endaweni eziqondileyo, endaweni ezibekwe kuhle, emashelufini okuthi nxa esedingakala ayakhitshwa kulawo mashelufu aphiwe labo abawadingayo.

Lapho okuthengiswa khona imithi kumbe lapho okuthathwa khona imithi esibhedlela kuyande ukuba lamabhakane okubhalwa khona ukuthi umuthi lo abantu bathatha imithi ngesikhathi bani bacine ngesikhathi bani lokuthi kuyabe kuvalwe nini ukuthi abasebenzayo kuleyindawo bayekudla. Kuqakathekile lokhu ngoba kwenza abantu babekwazi.

Imithi lapho egcinwa khona ezindlini, kumbe emakhabothini lapho okugcinwa khona imithi. Iyabekwa nje kuhle. Ngemihlobo, ngemihlobo. Isehlukaniswa, kusenzelwa ukuthi lapha isisetshenziswa, isetshenziswe lula, njalo itholakala lula. Nxa isiphiwa izigulane. Ngakho kuqakathekile ukuthi ibekwe ngendlela efaneleyo.

lapha okugcinwa khona imithi kumele kuhlenzeke ngaso sonke isikhathi njalo kumele kubhalwe kuhle ukuze labo abafikayo bengathwali nzima ngokudinga indawo zakhona kuqakathekile ke ukuthi indawo lapho okugcinwa imithi kube zindawo ezisegcekeni ezingadingwayo

Indawo lapho okuthengiswa khona imithi zindawo ezitshiyeneyo. Kwezinye izikhathi ziyabe zisendaweni lapho okungasikho khona ezibhedlela. Ezinye yindawo zabanikazi lapho abathengisa khona imithi etshiyeneyo ikakhulu imithi yakhathesi imithi encedisa ukwelapha lamaphilisi lakho konke okudingakalayo nxa umuntu engezwa kuhle.

Izimota ezithwala izigulane kuqakathekile ukuthi zitholakale lula ezindaweni ezitshiyeneyo ezigabeni zakhithi. Izimota lezi zande ukubhadalisa imali ezeneleyo ezeneliswa ngabantu bonke endaweni ezitshiyeneyo. Lapho ezingabe zilemali engani iphezudlwana kuqakathekileke ukuthi abagulayo bayenelise ukubhadala ukuze bahanjiswe esibhedlela bayethola impilo eqondileyo.

indlu yokugcinela imithi lamaphilisi esibhedlela yindlu eqakathekileyo ngoba bonke abagulayo badlula khona nxa sebevela kubo dokotela ungabona ufika esibhedlela uhamba ungafikanga kuleyondlu uyabe ungaguli ngoba uyabe ungatholanga imithi okuyabe kumele uyithole

Izigulane ezigula zisezindlini zithwalwa ngemota zokuthwala izigulane. Imota zokuthwala izigulane zihlala zikhona nje zilinde umsebenzi wokuthi nxa kungathwa kulesigulane kweyinye indawo zihambe ziyothatha lesosigulane zibuye laso esibhedlela. Imota lezi zihlala zilungisiwe njalo ziqinile

Emapharmacy kutholakala imithi yonke edingakalayo ekwelapheni abantu abangezwa kuhle. Ngemva kokuya esibhedlela. Umuntu aphiwe imithi amele ayinathe, Lowo ogulayo, uyahamba aye epharmacy, ukuyathola imihlobo yemithi ayibhalelweyo. Lezilinganiso, zokunatha.

Indawo lapho abantu abaphiwa khona imithi iqakathekile. Iyandise ukuthi imele ibezindawo lapho abantu abafinyelela khona lula. Okufikeka khona kungadingakali imbadalo, kungadingakali izimali ezinengi. Imithi yeskhiwa yimithi eqakathekileyo lama philisi aqakathekile ngoba nxa abantu bewathola bayenelisa ukuthi banathe bathobe izinhlungu ezibakhathazayo.

Kulezindlu ezibhedlela lapho okugcinwa khona imithi, amaphilisi lakho konke okudingakalayo ebantwini abagulayo okuhlala lapho ukwenzela ukuthi abantu lapho nxa seberetshiwe bahambe khona bayathatha imithi ehlukeneyo abayabe beyidinga ngeskhathi esithile. Kuqakathekile ke lokhu ukuthi izindlu lezi zibekhona ezibhedlela zonke.

Ukuzisebenza yinto esijayelekile ikakhulu esizweni sakithi. Abantu abanengi bayathengisa izinto ezehlukeneyo. Bayathengisa izinto ezitshiyetshiyeneyo ezibenza bathole imali ngesikhathi esithile.

emineye imikhankaso eyenziwayo ngeyokuthi abantu babuye bezohlolwa ukuthi ababone ukuthi ama BP abo labotshukela kusesimweni esiqondileyo na ayisiyo yonke imikhankaso lapho okuyabe kukhulunywa khona eminye imikhankaso iyenziwa ukuze abantu bezivikele ngokuhlolwa babone ukuthi bahlutshwa kuyini kuyini okungabahluphiyo

Imikhankaso eyokutshela abantu ngemkhuhlane etshiyeneyo eyenziwa ngezindawo ngezindawo, ukuze abantu babekwazi ubungozi bemkhuhlane ethile etshiyeneyo. Ikakhulu imikhuhlane emitsha eyabe ifika esigabeni abantu bengayijayelanga.

Abantwana abancane kumele bathontiselwe imithi etshiyeneyo ngesikhathi esithile. Abazali babo kumele bafundiswe, batshengiswe ulwazi oludingakalayo lemikhuhlane ehlasela abantwana ngesikhathi esithile. Abantwana laba bephiwe imithi ezabenza babe ngabantwana abapheleleyo lapha abagula khona.

Eminye imkhankaso ekhona ngeyokuthi ufundise abantu ngemikhuhlane ikakhulu eyingozi enjenge BP letshukela leminye nje imikhuhlane ejayelekileyo eyandise ukuba yingozi ebantwini. Imkhankaso leyi iyabe isenzelwa ukuthi abantu bayinanzelele imikhuhlane.

Imikhankazo eyemikhuhlane etshiyeneyo iyayenziwa ukuze abantu bafunde ngemikhuhlane ethile. Kungaba kuyimikhuhlane emitsha esanda ukufika, abantu abayabe bengayazi. Kumbe kube yimikhuhlane yonale abantu abavele beyijayele, kodwa eyingozi kakhulu empilweni zabantu. okudingeka ukuthi abantu bahlale beqaphele.

Imikhankaso eyenziwayo iyagoqela nje imikhankaso lapho abantu okuyabe kumele bazinanzelele bahlolwe ukuze babone ukuthi abalamkhuhlane ikakhulu le eyingozi enjengemkhuhlane yetshukela, imkhuhlane ye Hiv, imkhuhlane ye BP.

Imikhankaso eyenziwayo, ngokusivikela emikhuhlaneni etshiyeneyo. Kumbe ukufundisa abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo. Nxa isenziwa , labo abayenzayo, kumele babe lamagwaliba. Abhaliweyo, atshengisa imfundo yalokho okuyabe kumele kufundwe. Yilabo abatshengiswayo, ngomkhuhlane lowo, ofikileyo.

Nxa kukhankaswa kuyasetshenziswa indlela ezinengi ezitshiyeneyo. Okunye kukhankaswa nje ngokubhala lokunamathisela emdulini ukuze labo abayabe bedlula duze laleyo ndawo babale, babone ukuthi yiwuphi umkhuhlane osuhluphile okhankaswayo, ngeskhathi esithile.

Imikhankaso yezempilakahle iyandise ukwenziwa lapho okulabantu abanengi khona ngoba imkhankaso le izazwiwa ngabantu bathathe bakuzwisise lokhu abayabe bekutshelwa ngomkhuhlane oyabukhangeliwe. Imkhankaso iyandiswe ukwenzelwa endaweni enjezitolo lapho okuyabe kugcwele khona abantu.

Ukukhankasa ngemikhuhlane eyehlukeneyo kuqakathekile ngoba kuyancedisa ukuthi abantu behlale begcinekile lapho behlangana lemikhuhlane ngoba besazi ukuthi kuyini okumele bakwenze, kuyini okungamelanga bakwenze ngenxa yokuba lolwazi lwemikhankaso etshiyeneyo.

Kwesinye isikhathi imikhankaso iyayenziwa ebantwini abayabe bevele behlezi esibhedlela belindele ithuba labo lokubona amadokotela. Abakhankasayo bayakhankasa bebachasisele ngomkhuhlane othile abayabe befisa ukuthi abantu babekwazi ngawo ngasoneso isikhathi.

Imikhankaso yezempilakahle iqakathekile ngoba yenza abantu bazwisise babekwazi lokhu okungabasiza lokungeke kubasize kwezempilakahle yabo. Imikhankaso leyi mihle ngoba iyafundisa njalo iyenza abantu bezinakekele ngendlela efaneleyo abantu bekhangele bebukeze impilo abayiphilayo ngendlela eqondileyo.

Abakhankasayo endaweni ezitshiyeneyo, kwesinye isikhathi bayahamba bethwele izikipa lamayembe ayabe ebhaliwe ngalokhu abakukhankasayo abayabe bekunika abantu ababathola endaweni ezitshiyeneyo lapho abayabe bekhankasa khona. Lokhu kuyancedisa ngoba abantu basala belakho abayabe bekubona bahlale bekubala nsukuzonke.

Abantu besilisa labo bayenelisa ukukhankasa betshele abantu ngemikhuhlane eyehlukeneyo endaweni ezitshiyeneyo. Esikhathini esinengi abantu abangomama bayalalela lapho okukhuluma abantu besilisa ngakho benza umlayezo oyabe uqhutshwa uhambe ngendlela efaneleyo njalo uhambe masinyane.

Imkhankaso yezempilakahle iyenziwa ngabantu abayehlukeneyo endaweni ezitshiyeneyo. Ikakhulu abantu abathokozelela ukuthi abanye abantu babekwazi ngalokho ababefisa babekwazi ngomkhuhlane othile. Ubuhle bemkhankaso yikuthi kayidingi abafundileyo kuphela. Nxa umuntu esenelisa ukuthwala igwaliba elibhaliweyo ngemfundiso ekhona, uyayenelisa ukwenza imkhankaso.

Imikhankaso yokunika abantu ulwazi ngezempilakahle iyenziwa ngendlela ezitshiyeneyo kwesinye isikhathi laba abakwenzayo bayadinga izikipa zokugqoka kuthi lapha izikipa lezi abayabe bezigqokile zibe ezibhaliwe nje ukuthi bakhankasa ngani ukuze lo obabonayo abale njalo afunde.

Imikhankaso yezempilakahle iyenziwa ngezindawo ngezindawo kusiya ngokuthi yiwuphi umkhuhlane ofuna ukukhankaswa ngesikhathi esithile. Abakwazi ngokwemikhuhlane bayaphuma bangene ebantwini babatshele ngokuthi umkhuhlane othile uyingozi enjalo lokuthi bangabancedisa njani.

Kubammamdi emkhamkasweni nxa abantu behlabela ingoma ezitshiyeneyo ezihambelana. lomkhankaso oyabe usenziwa .Lokhu kwenza ikakhulu nxa kungabantwana bathokoze njalo balalele .Njalo balandele ngendlela eqakathekileyo lokho okuyabe kubukezwa ngesikhathi abayabe belaywa ngakho .Ukuze bazwisise ngomkhuhlane oyabe umqoka ngasoneso iskhathi .

Ukufundisa abantu ngokusetshenziswa kwejazi lomkhwenyana kuqakathekile ngoba kuyenza abantu babekwazi ukuzivikela ikakhulu emikhuhlaneni leminye imikhuhlane nje ehlukeneyo abantu abahlala belayo. Kuqakathekile ke ukuthi abantu bayaziswe okumele bakwenze lokungamelanga bakwenze.

Imikhankaso yezempilakahle iyenza abantu babelolwazi olweneleyo lapho bekhangela. Lapha kulomkhankaso otshengisa ngezinto ezitshiyeneyo ezincedisa abantu ekuguleni kwabo lekudingeni kwabo uncedo. Kuqakathekile ke ukuthi abantu balalele imikhankaso leyi ukuze babelolwazi oluzabancedisa ekwenzeni kwabo izinto.

Umkhuhlane wemvukuzane uyande ukuthi nxa lapho inyanga yayo isivikelwe kuyenziwe imkhankaso ngabantu begqoke ama ribbon ukuthi abantu babekwazi ngalo umkhuhlane

Kwesinye isikhathi abakhankasayo ngezempilakahle bayahamba bengena ezindlini ngazindlu bebonisa abantu ngalokhu okumele bakwenze ikakhulu nxa kukhangelwa indaba zabo zamanzi lokunye nje okudingakalayo empilweni zabantu zansuku zonke. Abakhankasayo bayahamba belolwazi oludingakalayo ukuze bephathise.

Ukukhankasa lokufundisa ngemikhuhlane ethile kuyenzakala ngeminyaka ngeminyaka kulapho ositshengisa khona ukuthi ngomnyaka othile bekukhankaswa abantu befundiswa ngawuphi umkhuhlane. Ngomnyaka othile bekukhankaswa kufundiswa ngawuphi umkhuhlane.

Abesifazana kulezincediso abazisebenzisayo ukuze bangazithwali esikhathini esithile. Kunengi abakusebenzisayo bangasebenzisa amaphilisi, basebenzise amajadela lakho konke okunye okutshiyetshiyeneyo okusetshenziswa ngabomama ukuze behlale besesimeni esihle.

Umtshina osetshenziswa ngomama lapha befuna ukukhangela ukuthi bazithwele yini umtshina lo uyatshengisa ngoba nxa umuntu ezithwele uyaphuma imizila emibili etshengisela ukuthi uzithwele nxa engazithwalanga kuyaphuma umzila owodwa umama abesesiba kwazi ukuthi usesimeni esinjani.

Odokotela bayaxoxisana lezigulani lapho sezithe zafika ethola mpilo bachasisa ukuthi kuyini okubahluphayo ikakhulu nxa elabantwana abancane bayabahlola besebechasisela umzali ukuthi kuyini okuhlupha umtwana

Ukukhangela amalanga okugeza kukamama kulula lapho nxa ungakhangela lapho owacina khona lalapho osuqalisele khona. Kuyenelisa ukuthi unanzelele ukuthi umama ugeza ngasiphi isikhathi, ngawaphi amalanga njalo awalandele ngendlela epheleleyo.

Omama ngalezinsuku sebelendlela zokuzivikela okungazithwali lapho bengakafisi ukuthi bezithwale. Indlela lezi ziqakathekile ngoba zenza benelise ukukhulisa abantwana ngendlela epheleleyo besenza okufaneleyo labo beziphethe ngendlela efaneleyo kuze kufike iskhathi lapho abayabe bezafisa khona ukuthi baphinde bezale njalo. Kuqakathekile ke ukuthi omama bakusebenzise lokhu.

Lapho abantu bethandana kuqakathekile ukuthi bahambe bonke emtholampilo beyehlolwa ukuze benanzelele ukuthi abala magcikwane lemkhuhlane etholakala emacansini ebangela ukuthi omunye athathe komunye. Kuqakathekile ke ukuthi lapho bethandana abantu bahambe bayehlolwa emtholampilo ukuze bazuze ulwazi olupheleleyo.

Ukuhlolwa izitho zangasese kuyancedisa kakhulu ukuze abantu bebone okubahlukuluzayo masinyane ikakhulu abantu abangobaba. Kuqakathekile ukuthi bahlolwe ukuthi babone ukuthi abakabi legcikwane elizabahlukuluza libayenze bacine behlinzwa kwesinye isikhathi bacine bengasathambisi kuhle.

Abantwana yisipho esihle esivela kuNkulunkulu. Kuqakathekile ukuthi baphiwe konke abakudingayo ekukhuleni kwabo. Kulamajekiseni okumele bawahlatshiswe ezibangeni ezitshiyetshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi omama bahambe labo emtholampilo ukuze bathole konke okuyabe kumele bakuthole esigabeni sabo sobuncane.

Abantwana abangamantombazana kumele bephiwe izifundo zokuthi kumele baziphathe kuhle ebutsheni babo ukuze bengazifici sebezithwele belemkhuhlane yemacansini lakho konke okunye okuyabayenza bacine bengasaqedi izifundo zabo ngendlela efaneleyo. Abantwana abangamankazana baqakathekile ngoba kumele kutshengiswe indlela yokuphila ngokufaneleyo ikakhulu ngobudlelwano babo labesilisa.

Amanzi aqakathekile kakhulu ebantwini abayenza ezemidlalo. Kumbe abagijimayo. Nxa umuntu ethe wazelula kumbe wagijima. Sekumele nxa ephenduka abuye enatha amanzi ukuze amanzi lawa asephume ngeziginqo abiseleke kuhle.

Ukuziklova klova lokwenza imidlalo etshiyeneyo kudinga ukuthi umuntu aqale azelule okweneleyo. Kulezindlu zokuzelula ezisetshenziswayo ukwenza lo umsebenzi ezithwa ngama gym. Ama gym lawa ayatshiyana ngokuthi ngeyangaphi Ezeskolo zilula nje azilazinto ezinengi azifani lezama univesithi lezama kolitshini.

Nxa abantu bezelula kwesinye isikhathi bayasebenzisa imitshina etshengisa ukuthi basebenze okwesikhathi esinganani lokuthi engxenye basebenzisa amandla anganani lokuthi kwesinye iskhathi kuyini okungamelanga bakwenze ekuzeluleni lokhu abakwenzayo.

Nxa abantu besiya emidlalweni kumele bebe lesikhwanyana esilemithi ethize emele ihlale ikhona lapho kusenziwa khona imidlalo, Imithi leyi igoqela nje imithi emincane eminengi engasetshenziswa nje khonapha khonapha kungadingeki omongikazi, ukuthi ubani lobani angayenelisa nje ukuyisebenzisa nxa umuntu ethe walimala emdlalweni.

Nxa usenza okokuzelula kuqakathekile ukunazelela okumele ukuthathe lokungamelanga ukuthathe, okumele ukunathe lokungamelanga ukunathe ngoba lokhu kusenza umzimba wakho uhlale usezingeni eliqondileyo lapho uzelula ngendlela efaneleyo njalo ngendlela edingakalayo.

Ukuzelula kuqakathekile njalo kwenza umzimba wabagijimi uhlale usesimeni esiqondileyo. Kuqakathekile ke ukunanzelela ukuthi ukuzelula kuyadingakala ngesikhathi esifaneleyo njalo enhlangothini ezifaneleyo ezomzimba.

Kwesinye isikhathi abangezwa kahle kuyadingeka ukuthi babe lendondolo ezizabancedisa kumbe ezibancedisa ukuhamba. Lezi zinsimbi nje ezenziwe kuhle ukwenzela ukuthi abangaselamandla benelise ukuzibamba lokuzisebenzisa ngendlela efaneleyo.

Ukuze kweneliswe ukuthi umuntu adlale ibhola, kuyabe kumele azelule afike esimeni esiqondileyo somzimba. Umzimba wakhe uhlale uqinile, umzimba wakhe uhlale usidla izinto ezimele ziwuqinise njalo zikwenze ayenelise ukwenza imidlalo etshiyeneyo ikakhulu umdlalo onjengowe-basketball.

Umuthi omkhulu kulabo abenza ezemidlalo ngamanzi. Amanzi mahle ngoba labo bayenza ezemidlalo lapho begijima bayawanatha .Ubathole emthunzini kumbe sebeqedile ukugijima lakho bayanatha. Kumbe bayenza ukuzelula lokunye kunjalo. Yikho ukuqakatheka kwamanzi empilweni yabantu abayenza ezemidlalo.

Abayenza ngezemidlalo kumele ngaso sonke isikhathi bebe lamanzi abanathayo lapha bephumula beqeda ukuyenza loba yiwuphi umdlalo loba beqeda ukuziyelula ngoba kuqakathekile ukuthi umzimba uthola amanzi ayabe ephume njengeziginqo ephuma emzimbeni

Nxa kufundwa noma nje kwesinye isikhathi kusetshenziswa abantu abaphilayo kumbe abantu abafileyo. Kukhona njalo izinto izithombe ezithe zabunjwa ezisetshenziswa ekufundeni ukuze labo abafundayo bafunde ngendlela bekhangele izithombe lezo.

Esibhedlela kulemitshina eminengi esisentshenziswa ukukhangela abantu ngezimo ezitshiyeneyo. Kulemtshina ekhangela omama abazithweleyo ukutshengisa umntwana uhlezi kuhle lokuthi umntwana ngoyini?. Nxa lowu ozithweleyo efisa ukuba kwazi.

Imitshina esentshenziswa ezibhedlela iyatshiyana. Kulemitshina eminengi encedisa abantu ngesikhathi ezithile. Kulemitshina eyenelisa ukubona phakathi komzimba womuntu, otsho konke okungabe kumhlupha, utsho konke okungabe kungamanga kuhle kumbe utsho konke okungabe kuqondile emzimbeni yalowo oyabe esentshenziselwa imitshina.

Kulemitshina emincane okumele isetshenziswe ngaso sonke isikhathi ngabantu ababulawa yimikhuhlane etshiyeneyo . Imitshina leyi igoqela imitshina yokukhangela itshukela ,yokukhangela iBP lokuncedisa labo abalomkhuhlane wofuba ukuze babe bezincedisa lapho usuthe batholakala usubahlasele.

Kulenhlanganiso ezikhangela ngemikhuhlane eyehlukeneyo , endaweni ezehlukeneyo, ezigabeni zeZimbabwe. Singakunanzelela ke lokho, kuyancedisa ukuthi abangezwa kuhle, bazifice besiyafika emtholampilo ukuze bathole uncedo olufaneleyo, ezigabeni ezitshiyeneyo. Inhlanganiso lezi ziyancedisa kakhulu ukuze abantu bathole abakudingayo, ikakhulu ezibhedlela.

Kulengwadlana ezitshengisa imbadalo umuntu angayiyenza nxa efuna ukuthenga imtshina ethize etshiyeneyo yokusebenzisa nxa umuntu ezihlola engekhaya engezwa kuhle. Imtshina leyi iqakathekile ukuthi umuntu ayikhangele abone ukuthi kuyini okudingakalayo ngayo njalo iyenza malini kungwadlana lezo eziyabe zikhona.

Kulemitshina eyehlukeneyo esetshenziswa ukukhangela izitho zomzimba ezitshiyeneyo kusukela emkhuhlaneni wetshukela, umkhuhlane we Bp leminye imkhuhlane etshiye tshiyeneyo kuqakathekile ke ukunanzelela imitshina esetshenziswa kulezi indawo.

Kwezempilakahle bayasebenzisa amafoni, amacomputer lokunye nje okunjalo okuyimitshina kokugcina ulwazo lapho besenza izinto ezithile ukwenzela ukuthi kubelula bazithole lapho bezidinga njalo befuna ukuzisebenzisa.

Umntwana uyehlolwa amehlo akhe ukuze kubonwe ukuthi kuyini okungabe kusenzakala emehlweni akhe. kusetshenziswa umtshina otshengisa ukukhanya phakathi kwelihlo lomntwana ukuze kubonakale ukuthi kuyini okumhlukuluzayo. Ukuhlolwa kwamehlo kuyenza abantwana bangacini besiba yiziphofu kodwa bathole usizo ngezikhathi zonke

Umntwana lo angabe ebulawa ngamehlo, umongikazi lo dokotela bayakhangela uhlupho oluyabe lukhona emehlweni alumntwana besebenzisa imitshina eqondileyo, kuqakathekile lokhu ukuze bebone ukuthi kuyini okumkhathaza lumntwana.

Kulemitshina emincane esetshenziswa ngasosonke isikhathi lapho umuntu efika esibhedlela umtshina wokuthatha iBp umtshina wokuthatha ukutshisa lokuqanda komzimba umtshina okukhangelwa ngawo utshengisa ngesibani ukuze kukhanye kungaba kuse silakalakeni kungaba kuphakathi kwendlebe kungaba kuphakathi kwamehlo iloba kungaphi.

Utshani labo ngobunye obenza imithi yesintu ejwayelekileyo, imihlobo yotshani etshiyeneyo iyasetshenziswa ekwenzeni imithi yesintu. Njalo isebenza imisebenzi etshiyeneyo kusiya ngokuthi yibuphi utshani, bungaphi.

Imithi yesintu iyelapha nje layo njengemithi yesikhiwa, ngoba iyatholakala eyemikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Ngendlela okwelapha ngayo ngemithi yesikhiwa. Imithi yesintu layo iqakathekile, ngoba iyenza abantu baphile ngendlela ecacileyo, njalo iyancedisa ukwenza ukuthi lapho abantu abangezwa khona kuhle, bazelaphe noma kalula nje bengayanga noma kudokotela. Yini ubuhle bemithi yesintu lobu.

Kulendawo ezithile ezitshiyeneyo lapho okudingwa khona imithi yesintu ngoba ingaphumi ndawozonke nje imithi ngokutshiyana kwayo. Kulendawo lapho okusaziwa khona ukuthi kusemaqaqeni lapho okutholakala imithi ethile, kubelezindawo nje okutholakala eminye imithi ethile. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi kwazakale ukuthi umuthi owesintu ofunakalayo utholakala ngaphi.

Imithi yesintu ingathathwa amahlamvu kumbe impande kumbe izithelo ukuze isetshenziswe ekwelapheni lo oyabe esenhlungwini esikhathini esithile. Iqakathekile imithi yesintu ngoba iyancedisa kakhulu kwesinye isikhathi umuntu ungadingi imali ngoba iyatholakala ezindaweni ezitshiyeneyo.

Ucocoza ngumuthi wesintu owelapha izinto ezitshiyeneyo kuqakathekile ukuthi abantu babekwazi ukuthi ucocoza lungadliwa njalo njengombhida kodwa Lona nje luyasetshenziswa emikhuhlaneni eminengi lapho abantu abayabe belohlupho yikulu khudumeza kumbe ukulubilisa umuntu anathe kuphela

Imithi yesintu iyagaywa ibe zimpuphu ezitshiyeneyo njalo kwenziwa ngendlela ezitshiyeneyo kusiya ngokuthi yiwuphi umuthi, zimpande kumbe ngamahlamvu. Kodwa konke ekucineni kuyenza impuphu encedisa izigulane lapho zifika zidinga uncedo.

Imithi yesintu ngale zinsuku layo isibekwa ezindaweni lapho okuhlanzekileyo okokuthi lazo izinyanga lezangoma labo bonke abasebenzisa imithi yesintu sebakuzwisisa ukuthi ukuhlanzeka kuqakathekile lapho okugcinwa khona imithi lezinto ezisetshenziswa ngabantu.

Imithi yesintu ikhona esilungiswa ifakwa emagabheni kumbe emambodleleni ukuthi abantu bayisebenzise njengemithi yesikhiwa. Imithi leyi enjengeyabo foreva ikhona njalo endaweni ezinengi lapho esiba khona lemihlobo etshiyeneyo yokuncedisa emzimbeni nxa abantu bengezwa kuhle.

Kukhona amaphilisi setshenziswa ukunika abantu ukudla okuthile emzimbeni nxa umuntu engenelisi ukudla kulamaphilisi amenza angazizwa elalamba ukuthi engawadla uyafana lomuntu odlileyo abelamandla wokuthi aqubeke ephila.

inhangaaniso ye forever iyenza imithi etshiyeneyo encedisa abagulayo ngeskhathi estshiyeneyo imithi leyo iyinhlango esenhlanganisweni yesintu lokho esingathi thina ngama khamba ayenzwa ncedisa abantu ngrmikhuhlane etshiyeneyo

Ijinja ngomunye wemithi wesintu oncedayo kakhulu nxa abantu bengezwa kuhle iyelapha imkhuhlane eminengi enjengomkhuhlane wofuba iyehlisa futhi njalo ibhiphi kunengi ekuncedisayo emuntwini ongezwa kuhle abantu bayakhuthazwa ukuthi njalonje behlale beyihlafuna kumbe bayisebenzise ekuphekeni

Imithi yeForever ilayo lemithi yokuxubha amazinyo okuncedisa ukuthi labo ababulawa ngamazinyo bafice okuzabanceda emakhambini aselungiswe kuhle ayenzwa umuthi wokuxubha amazinyo. Lokhu kuyancedisa ngoba abantu bayenelisa ukuzinceda ngakho konke ngendlela efaneleyo.

Imithi yesintu layo sibukezwa ngendlela imithi yesikhiwa ebukezwa ngayo. Layo isisenziwa nje emhlabeni wonke jikelele ngendlela ezitshiyeneyo. Iyalungiswa kuhle ibisibekwa kuhle ngendlela eqondileyo kubhalwe lezingwalo ezitshengisa ukuthi iyimithi yani njalo isebenza njani iyimithi yesintu injalo.

Imithi yesintu ingalungiswa iyafakwa emiganwini yezigodo ukuze igcineke ngendlela efaneleyo. Kuthi njalo nxa ifakiwe emithini leyi eyezigodo ifakwa ngokutshiyana kwawo kutshengisa ukuthi uyabe usebenzani umuthi lowu ngesikhathi lapho oyabe kumele usetshenziswe.

Imithi yesintu layo isilungiswa ngendlela efana lemithi yesikhiwa. Lapho isilungiswa ifakwe endaweni ezihlanzekileyo njalo ifakwe izilinganiso zokuthi inathwa njani indlela ethile okumele oyinathayo ayilandele njalo ahambe ngayo kuhle.

Intume lazo ziyasetshenziswa ukwelapha amehlo esintwini. Zingumuthi nje othenjiweyo, njalo umuthi okhangelelwe ukusiza ikakhulu lapho okuyabe kukhangelelwe emithini yesintu. Kungelamithi yesikhiwa. Intume nje ziyasetshenziswa kalula, ngulowo oyabe ebulawa ngamehlo.

Imithi yesintu layo isilungiswa njengemithi yesikhiwa ifakwe emambodleleni ilungiselwe abantwana abancane ukuze kube yisilinganiso sabo sokuthatha imithi leyo ngendlela ezehlukeneyo. Imithi le yesintu eyabe ilungisiwe mihle ngoba iyabe ilezilinganiso zokulandela okungafani leyakudala eyayiphongunathwa kungela zilinganiso eziqondileyo.

imithi yesintu seyaba mihle ngokuthi isilungiswa ngendlela imithi yesilungu elungiswa ngayo uyifice layo isifakwe emambondleleni kwabhalwa ukuthi isizani ayisizini yabhalwa njalo lokuthi inathwa njani ayinathwa njani lokhu kuyasiza labo abayisebenzisayo ngendlela efaneleyo

Ilemoni lalo liyabalwa phakathi kwemithi yesintu. Eskhathini esinengi abantu balisenzisa nje ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enje ngokukwehlela. Ilemoni liyanathwa lethiye ngoba yikho lapho eliyenza khona umsebenzi ongcono nxa ulinatha lethiye.

Icena liyenza imithi etshiyeneyo encedisa abantu ezigabeni ezehlukeneyo liyayenza umuthi wokugcoba ubuso lomzibha liyayenza imithi yokunatha liyayenza amafutha liyayenza izinto ezitshiyeneyo ngakho ke icena lingumuthi wesintu oyenza izinto ezinengi ezincedisa abantu ekuphileni

Imithi yesintu layo iyabuya nje ngezindlela, ngezigaba nje eziitshiyetshiyeneyo. Ezenza i abantu benelise ukuyisebenzisa. lNgalezi insuku imithi yesintu layo isilungiswa igaywe, ilungiswe kuhle, angathi yimithi yesikhiwa. Ukwenzela ukuthi lalabo abayithathayo, bayithathe, bengadlulisi amalawulo, ngoba bayabe belezilinganiso zokuyisebenzisa ngendlela efaneleyo.

Imithi yesintu layo iqakathekile ngoba iyancedisa ekwenzeni ukuthi abantu bazifice bencedakele ngesikhathi ezithile. Ikakhulu imithi yokugezisa amazinyo layo iyayenza nxa ithathwa esihlahleni lemithini ehlukeneyo yesintu okwenza abantu basebenzisa njalo amazinyo abo aqine abe mahle abe mhlophe kube kuhle kube njeya

kulemithi esetshenziswa ukuncedisa abagulayo ukuthi bezuze ama vitamin lokunye okuyabe kudingeka emzimbeni yabo i forceval ngomunye womuthi onjalo oncedisa izigulane ukuthi zizizwe zisibancono ngokuwudla nje uyamumuzwa lowo muthi ukuze izigulane zincedakale ngokuzuza amandla lama vitamin

Umuthi we alovera ngomunye wemithi wesintu osulungiswe wafakwa ezigubhini kungoba ungumuthi ongamakhamba ancedisayo kakhulu emikhuhlaneni eminengi kakhulu egoqela itshukela, imkhuhlane yenhliziyo, iBP lakho konke okuhlupha abantu.

Kulendlela ezifaneleyo abantu okumele bazilandele lapho nxa bedinga imithi yesintu enhlane, kulendlela okungamelanga zenziwe. Kulokumele kulandelwe ukuthi ngabantu abanjani okumele behambe ukuyadinga imithi ethile.

Inhlaba ngumuthi wesintu ojayeleke kakhulu osetsenziswa endaweni ezinengi okuhlanganisela lasezifuyweni ikakhulu entweni ezinjenge nkukhu uyafakwa emanzini okunatha kuthi lapho nxa inkukhu zingezwa kuhle ziphiwe umuthi lowo ukuze zibe ngcono.

Imithi yesintu idingwa ngendlela ezitshiyeneyo. Kungasetshenziswa amahlamvu. Kungasetshenziswa amaluba. Kungasetshenziswa impande. Kungasetshenziswa amakhamba akhona. Ngakhoke kunengi okukhangelwayo nxa kudingwa kukhangelwa imithi yesintu.

Imithi yesintu iyatholakala loba eduze lemizi., ngoba imithi yesintu iyaphuma nje endaweni ezitshiyeneyo. Laloba emakhaya, emzini yabantu iyatholakala imithi etshiyeneyo, eyimithi yesintu., Okukhulu yikuthi umuntu abelolwazi lokubakwazi ukuthi umuthi lo uwelaphani, njalo ukhiwa njani.

Imithi yesintu ilemikhuba ethize, emele ilandelwe lapho ivelwa thathwa khona egangeni. lsizofikiswa ekhaya, ilungiswa, ukuze icine. isiba yimithi engasetshenziswa ekunatheni. lmikhuba le, kuqakathekile ukuthi ilandelwe ngendlela efaneleyo, ukuze imithi le, ibeyimithi ezabayimithi, ezabalakho ukuthi isetshenziswe kuhle.

Imithi yesintu iyagoqela izihlahla ezihlanyelwayo kwesinye isikhathi esintwini ezinjengezihlahla zamapopo lezinye izihlahla nje, ngoba ziyenelisa nje ukuthi kusetshenziswe noma impande kumbe amahlamvu azo ukwelapha imikhuhlane enjengokukhwehlela, imvimbano, ukubulawa yisisu leminye nje imikhuhlane ejayelekileyo.

Imihlobo yamaluba eminengi iyabumba imithi yesintu esetshenziswa ukwelapha izinto ezitshiyeneyo. Amaluba amanengi esandise ukuba lawo nmaekhaya avame ukucina esesiba yimithi yesintu, kungaba zimpande zawo kumbe amahlamvu awo asetshenziswa ekwelapheni.

Imithi. yesintu iyagaywa ibeyimpuphu kwesinye isikhathi. Kusiya ngokuthi ngumhlobo bani womuthi. Oyabe usetshenziswa ngesikhathi esithile. Eminye iyasala izimpande, eminye iyabayimpuphu, eminye ibe ngamahlamvu. Owokunathwa kumbe ukugcotshwa. Utshiyene. ngezikhathi ezitshiyeneyo.

Umuthi wesintu lo ulunge kakhulu uyasetshenziswa nxa umuntu ethe wabulawa ngamazinyo uyawuthatha nje uwuhlafune uwuhlafune uwuhlafune , ungaginya ungakhafula lokho othe wakuhlafuna kodwa nxa ufahlufuna ufahluna ngezinyo lenalelo elibuhlungu uyancedisa kakhulu ekuthobeni inhlungu zezinyo

Imithi yesintu iyahlanganiswa kwesinye isikhathi lapho nxa kudingakala umuthi othile ozaphuma ungumuthi oqinileyo wokwelapha izifo ezitshiyeneyo. Imithi yesintu nxa idingwa iyadingwa iwonyiswe ibisihlanganiswa ke lapho isilungiswa ukuthi kuphume umuthi owodwa oqinileyo.

Imithi yesintu ngokuhlanganiswa kwayo ifakwe emambodleleni ukuthi labo abayabe begula bephiwa kusiya ngokuthi babulawa kuyini njalo umuthi abawukhangeleyo ngowani. Lapha sibona imithi etshiyetshiyeneyo. Imithi yesintu esihlanganisiwe yalungela ukuthi inathwe.

La ngama khamba esintu asetshenziswa ikakhulu ngabantu nxa bepheka besenza ukudla okutshiyeneyo ayancedisa emkhuhlaneni enjengo fuba ngoba nxa esethe wadla uyazifica ususendleleni eqondileyo ekulungiseleni impilo yakho

Imithi yesintu ingahamba iyedingwa egangeni iyalungiswa kuhle ikhethwe iphekwe kuhle ichaywe ukuze iwome besisenziwa ke imithi etshiyeneyo ngendlela edingakalayo ichaywa elangeni ngoba kungelamtshina engasetshenziswa ukuchaya imithi yesintu le.

Imithi yesintu layo iyagcinakala nje ngendlela ehlanzekileyo kulabo abayidingayo. Kuqakathekile ke ukuze lapho ababukeza khona kukhanye ukuthi yimithi edinga ukuncedisa lokusiza abangezwa kuhle ngoba ibekwe endaweni ezihlanzekileyo njalo ngendlela eqondileyo ngendlela epheleleyo.

Ijinja ngeyinye yemithi yesintu eqakathekileyo kakhulu ngoba iyelapha imikhuhlane eminengi eyehlukeneyo ngokuyidla nje lokuyihlafuna nje nxa ekuseni emini lantambama ungakadli lutho ungayenzini uyenelisa nje ukuyihlafuna ijinja ukuzuzivikele emkhuhlaneni ethile.

Imithi yesintu esikhathini esinengi iyagaywa ibe yimpuphu, impuphu leyi iyasetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo esikhathini iyagcotshwa nxa kuyikuthi kusemanxebeni kumbe iyanathwa ngamanzi kumbe iyafakwa nje ekudleni kusiya ngokuthi umuntu ukhathazwa yini.

Ucucuza lwenelisa thathwa ngabantu abale HIV ngoba liyancedi ekububeni igazi njalo lokwakheni eminye imihlobo yemthambo edingakalayo emzimbeni womuntu yingakho ke abantu abale HIV bayakhuthazwa ukuthi balicucuze njengombida kumbe bagudumeze banathe umsombo

Imithi yesintu mihle kakhulu ngoba itholakala lula nje egangeni kungadingeki ukuthi umuntu adinge imali ukuze ayeyithola lokuthi ayidinge ,yimithi etholakala nje enhlane kungadingakelile ukuthi umuntu olokokuhambisa kumbe akala ,uyaziphumela nje uzingenele iganga uyebuya ulemithi yakho eyenelileyo njalo eyokusebenzia ngendlela efaneleyo kodwa kuqakathekile ukuthi ubeyezi.

Ubuhle bemithi yesintu yikuthi umuntu engasebenzisa konke impande, lamahlamvu lamaxolo ekwenzeni imithi etshiyeneyo. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi sibekwazi ukuthi kuyini umuntu okumele akusebenzise. Kumele asebenzise amahlamvu, impande kumbe amaxolo ngaso sonke isikhathi lapho edinga imithi yesintu.